Barka da war haka! A wannan faifayi, an gwado mana ne wato rayuwar iyali, yanda suke yinsa a cikin jin daɗi, cikin nishaɗi da kuma walwala Kamar yadda muka sani, iyali wato abu ne da yake da matuƙar muhimmanci Yayin da akai aure wato akan so a zauna, zama na lafiya, zama na lumana zama da zai janyo farin ciki da kuma cigaba na rayuwa. Kamar yadda muka sani, iyali jigonsa ko ginshiƙinsa su ne iyaye wato uwa da uba da kuma ƴaƴansu wato miji da mata da kuma yaransu. Yayin da ka ga gida da ake zaune cikin farin ciki, cikin kulawa, za ka ga gidan an samu cigaba na rayuwa sosai a cikinta. Kamar yadda muka sani ne, yana da kyau a ce shi mai gida wato magidanci ke nan yakan janyo wato matarsa jiki yayin da zai yi wasanni da ita, za su zauna zaman lafiya, zai wato nuna kulawa da damuwa a kan iyalinsa. Haka ita ma mace, ana son wato ta nuna kulawa a kan mijinta, ta nuna damuwarsa a kan duk damuwarsa ta nuna farin cikinta idan farin ciki ya same sa, ya kasancewa akwai taimakekeniya na juna a tsakaninsu Baya ga taimakekeniya, ya kasance suna kula wato da ƴaƴansu yayin da yara suka taso suna ƙananu ya kasance iyaye sun kula da tarbiyyansu. Bayan kula da tarbiyya ma, yana da kyau su kula da duk wani kaiwa da komowa na ƴaƴansu; yayin da suka je makaranta suka kai a sa su a makaranta za a sa su Bayan an sa su, ya kasance a gida iyaye suna kula da yanayin karatunsu littattafansu in sun dawo a tabbatar da cewa sun je sun yi karatun kuma in da aiki na gida ya kasance iyaye suna taimakon ƴaƴansu yanda za su yi wannan aiki ya kasance sun je an ba su maki sun ci wannan jarabawa. Kuma yana da kyau a ce iyaye su kula da ƴaƴansu. Sannan ya kasance a iyali akwai wasanni; iyaye ya kasance sun ba da lokaci wa ƴaƴansu yanda za su yi wasa da su don su yara suna da buƙatar lokaci na iyayensu, yayin da ake so a gida ya kasance iyaye suna cikin farin ciki wato a tsakaninsu da su da ƴaƴansu. Bayan sun gudanar da rayuwarsu sun ci abinci, su ware lokaci wanda za su yi wasanni yanda za a nuna wato shaƙuwa da nuna ƙauna da tausayin juna yanda za a zauna zaman lafiya

Barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana ne wato bukukuwa da ake yi a ƙasar Ghana a kowacce shekara wato a ƙasar Ghana akwai taro na bukukuwan gargajiya da ake yi a kowacce shekara a wannan faifai an ɗau wato wasu daga ciki akai mana bayani akai taron wato biki da ake yi a kowacce shekara na gargajiya a ƙasar Ghana abu na farko da zamu fara bayani akan sa shine taro da ake yin sa na Homo lokaci ne na yaƙi da yinwa a wannan wato babban taro ne da ake yi a Accra ta ƙasar Ghana wannan biki yana wato yana gar yana wato nishaɗar da mutane sosai a wannan biki na gargajiya wato ana yin shi ne bayan girbe amfanin gona da kuma lokacin fitowar kifi baya ga wanan Homo da ake yi akwai biki na gaba da ake yinsa shima duk shekara a ƙasar Ghana wannan shima biki ne na gargajiya wanda ake kiransa da Bakatuwa wannan biki ana gudanar da wannan biki ne a lokacin wato da kifi a fito lokacin fitar kifi wannan lokaci ne ake gudanar da biki na Bakatuwa yadda ake murna da farin ciki na fitar wannan kifi sannan akwai biki na gaba da ake yi a kowacce shekara nan ma a ƙasar Ghana wannan biki ne na gargajiya da yake um da yake da ɗinmin tarihi wanda ake kira da Asafofofiya wannan biki ana gudanar da wannan biki ne a ƙarshen watan bakwai izuwa wato farkon watan takwas wato watan Augasta kenan a wannan biki akwai wato zaɓaɓɓu ma'ana wato baƙi na musamman da suke murnan wato fitowar amfanin gona akan ci a sha sannan ayi rawa a wannan biki baya ga wannan biki akwai taro na biki da ake yi na gaba wanda shima duk shekara ne ake wannan biki na gargajiya a ƙasar Ghana wanda yake da suna Ohum Ohum ana gudanar da wato wannan biki ne na murnar fitan Doya yayin da Dowa ya fito ake murna akan yi wannan biki na Ohum ana yin shi ne a watan tara ma wato ma'ana watan Satumba izuwa watan goma a wato mafiya yawan lokuta yan zuwa ne a ranar Talata ko kuma a ranar Laraba Nagode

Barka da warhaka a wannan faifai an mana wato bayani ne akan dukkan ire-iren addinai da muke da su shin wanne ne addininka daga cikin wa'innan ire-iren addinai da muke da su a daga ciki akwai wato addini da ake yinsa wato na Athesm wannan mutane ne da basu yadda da cewa akwai Ubangiji ba sai kayayyakin da muke wato amfani da su na yau da kullum mutane ne da basa wato bauta wa kowa baya ga wannan addini da muke da su wato na Athesm akwai addini na Paganism wanda wato addini ne na Pagan da Hindus yayinda addini ne da suka yarda da cewa Ubangiji ba guda ɗaya ba ne suna da yawa rana akwai ubangijinsa wata akawai ubangijinsa sama sama da ubangijinsa rafi da ubangijinsa sannan akwai abubuwa da dama wa'inda suka ware wa'inda suke da ubangijinsa baya ga wannan addini da muke da shi akwai wato addini na gaba wanda za a kirashi ko kuma in ce ake kira da suna hundism ato a wannan addini ƙabilar hindu sun yarda da cewa akwai haɗin gwiwar ubangiji dayawa wato su a wurinsu ubangiji ba guda ɗaya ba ne sannan kuma akwai wato haɗin gwiwa a tsakani na ubangijai da dama kamar yadda suka wato yadda da yanayin yadda suke bauta wa ubangijinsu da dama baya ga wannan addini akwai addini na gaba wato shine da zamu ɗauka muyi bayani akanshi addini na christianity wato addini christ a kenan a wannan addini sun yarda da cewa wato jesus christ shi ne ubangiinsu sannan sun yarda da cewa ubangijinsu ya zo ne a mutum ya kuma rasu mutum suna amfani ne wato da littafinsu mai suna bible wanda yake basu labari akan ubangijinsu baya ga nan akwai addini na musulunci addinin musulunci addini ne da ya yadda da cewa Allah ɗaya ne sannan bashi da abokin tarayya addinin musulunci ya yadda da cewa Al-qur'ani magana ne da ya fito daga bakin Ubangiji Allah shi ne mahaliccin wato wanda ya halicci mutum da aljan da kuma duk wani abu da ke duniyannan shin wanne ne addininku na gode

Barka da warhaka a wannan faifai an mana bayani ne akan banki wato banki abinda ake nufi a nan shine banki shine wato ƙashin baya tattalin arziki kamar yanda muka sani zamani ya canza yanzu ba zamani ne da ake ajiyan kuɗaɗe a gida ba ajiyan kuɗaɗe a gida yakan jawo wato tashin hankali da damuwa kala daban-daban tunanin ɓarayi da za su iya shigo su ɗauki wannan kuɗi da dai sauransu wanda banki warine da za a kai wato kuɗaɗe a je a ajesu sannan akwai ire-ire na bankuna da muke da su kamar akwai wato babban banki na gwamnati wato baban bankin tarayya kenan na gwamnati sannan akwai bankuna kuma wato ƙananun bankuna da manyan bankuna na masana'antu masu zaman kansu wato bankuna ne na ƴan kasuwa wa'inda suka kafashi domin wato kasuwancinsu domin samun wato wani abu da zai janyo musu cigaba na rayuwa a kowani banki akan iya zuwa wato a buɗe wuri na ajiya na kuɗi yayinda ajiyan kuɗi a banki abune da yake da matuƙar mahimmanci yayinda ka ajiye kuɗi a banki ba zaka yi wato fargaba da damuwa na cewa ɓarayi iya kwashe wannan kuɗi ba banki guri ne da yake adana kuɗi ya kuma wato ƙillaceshi ta yanda lokacin da kake da bukatansa zaka iya zuwa a baka ko kuma zaka iya zuwa ka yi amfani da na'uara da ake ciran kuɗi a cira ka ciri kuɗi a nan a baka wanin zaka yi amfani da katinka na ciran kuɗi ka cira banki suna taimako ta hanyoyi daban-daban yayinda ko damuwa ka shiga kake neman kuɗi zasu iya wato baka rance ma'ana bashi kenan da zaka yi amfani da wannan kuɗi a wannan lokaci yayinda za ku tsara ƙa'ida da lokaci da zaka maida musu da wannan wato kuɗi da ka ara baya ga ma aro akwai hanyoyi daban da bankuna suke taimako ba ma zallan wato ajiyan kuɗi ba ta yaya bankuna suke samun wato kuɗaɗen shigansu yanda bankuna suke samun kuɗaɗen shigansu wato kamar yanda suke bada bashi idan suka bada wannan bashi aka tashi maida musu akan maida musu ne da riba a kai akan ɗaura musu wani abu akan kuɗin da aka karɓa wannan ya zame musu hanya na shigan kuɗaɗensu baya ga nan idan zaka yi amfani wato da wata nambobi da ake amfani da shi wajen tura kuɗi daga wannan banki zuwa wannan banki akwai abu da suke cirewa wanda yakan jawo musu hanyan samu na gode.

Barka da warhaka. A wannan fai-fai, an mana bayani ne a kan yadda wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, yanda yake wato rusa duk wasu kudirori, da tanajoji da wannan gwamnati mai ci, na Bola Ahmad Tinibu ya keyi. Yayin da a gefe guda aka gwado mana, wato Bayo Ananuga, mai bawa mai bawa shugaban ƙasa shawara na musamman. Yayin da yake bayani a kan cewa, shi tsohon mataimakin shugaban ƙasa, wato Atiku Abubakar ya wato tunda ya faɗi a zaɓen da ya gabata, yake ta ƙoƙarin rushe duk wasu ƙudire-ƙudire, da tanadi na cigaba na rayuwa, da wannan gwamnati mai ci ta kawo, ko kuma in ce da wannan gwamnati mai ci tazo mana dashi tazo dashi. Yayin da yake bayani a kan cewa, akwai abubuwa da dama, da ayyuka da dama da mai girma shugaban ƙasa na yanzu na Najeriya, wato wato Bola Ahmad Tinibu, ya tanadar wa al'ummar ƙasar sa. Daga cikin su, yayi bayani ne a kan wato, akwai yanda Tinubu ya bada wato billiyan sha uku, dan gudanar da aikin hanya wato na Lagos, i'zuwa wato Calabar. Yayin da ya bada wa'innan kuɗaɗe, akwai kuma tsare-tsare, wato da na tanadar wa matasa, da ma manya ayyukan yi, da kuma tsare-tsare na wato tanaji na kawar da yunwa, da kuma samun abubuwa na yi, da dai sauran su. Yayin da a gefe guda kuma, akwai wanda yake magana da yawun wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, wato Paul Ebe. Yayin da shi Paul Ebe, yayi bayani a kan cewa, wato shi tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku shi shugaban ƙasa mai ci a yanzu, ba wai damuwar al'umma bane a gaban sa, yafi maida hankali ne a kan bada manya-manyan mukamai ma al'ummar yankin sa. Yayin da bai damu da, wato bai maida hankali a kan yunwa, da talauci, da ƙasar sa take ciki ba. Yayin da ya maida hankali a kan bada manya-manyan mukamai ma yankin sa. To, wannan muƙabala ana ta yin sa ne, wato ana maida martani, suna maida miyaun baki a tsakanin junan su, na abunda ya shafi mulki, da kuma siyasa, Shu=in wanne ne ra'ayin ku? Nagode.

Barka da warhaka a wannan fai-fai an mana bayani ne a kan yanda za kai wato tsare-tsare na yanda za ka kashe ko kuma in ce ka yi amfani da kuɗaɗe da kake da su Kamar yadda muka sani ne akwai abubuwa da dama wanda za ka tsara na yanda za kai da kuɗinka shi wannan tsare-tsare abu ne da yake da matuƙar muhimmanci. yayin da kai abu kai tsaye ba tare da kayi tsare-tsarensa ba. sai ka ga ka zo ka yi wani abu, wanin abun kuma ka kasa iya yin sa yayin da ka bi mataki ka bi hanyoyi na tsare-tsare sai ka ga ka yi wato abubuwa na hidindimu da kake da su a gabanka. ka yi su gaba ɗaya ba tare da ka shiga damuwa ko ka shiga wato kuɗi ya kasa maka ka ce ka yi kaza ba kai kaza ba. Tsare-tsare na yanda za ka yi da kuɗaɗenka yana da dama kamar ka da kuɗi za ka wato ware wanda za ka biya kuɗin gida idan dai gidan nan haya kake yi, idan kuma gidanka ne za ka ware wato kuɗi da za ka yi wasu gyare-gyare in ya taso a cikin sa ba ya ga nan. za ka iya wato ware kuɗi wanda za ka siya mota in kana buƙatar mota. za ka iya ware kuɗin da za ka sai mota. In ma kuma ba ka da mota tsare-tsare ka ware kuɗin da za ka ke na hawa bin hawa idan dai kai ma'aikaci ne za ka ware kuɗin da za ka tafi wajen aiki wanda zai je ya dawo har na tsawon wata guda. Kafin a sake biyanka albashinka. idan kuma kai ɗan kasuwa ne za ka ware wato kuɗin da za ka zo ka riƙa ka riƙa shan mai in da mota, in ba ka da mota za ka ware kuɗin da za ka hau abin hawa da zai kai ka gurin kasuwancinka baya ga wa'innan tsare-tsaren da za kai ana so ka ware wato kuɗi da za ka ci abinci da shi, komai in ka yi shi a kan tsari za ka ga wannan abun ya tafi maka dai-dai. idan ka ware kuɗin da za ka ci abinci za ka kuma iya ware kuɗinda za ka samarwa kanka lafiya idan ba ka da lafiya ya kasance akwai kuɗi da ka ware wanda za ka je asibiti ka biya kuɗin asibiti da shi, baya ga wannan in kai me iyali ne za ka iya ware kuɗin makarantar ƴaƴanka Da wato kuɗaɗen wasu abubuwan ko na ciron da za ka sa za ka iya ware kuɗinsa dabam. Baya ga nan ana so ka ware wato ko kuma ka aje wani kuɗi na dabam wanda idan kamar ajiya ke nan wanda idan wani abu ya taso maka a gaba za ka iya yinshi ba tare da ka shiga wani damuwa ko ka shiga tinani na rashin kuɗi ba. zai kasance dama ka riga na ka yi tsare-tsare ka ware wannan kuɗi wanda za ka yi wannan abun da shi, na gode.

barka da war haka a wannan faifai angwado mana ne wato yanda zaka damu da damuwar wasu misali anasan ka zamu abin koyi ka kasance in ma shugaba ne ka zamu shugaba nagari wanda za ai koyi da kai a dun lokacin da ka zamu abun koyi abu ne da yake da matuƙar mahimmanci kuma da tasiri anasan ka gwada cewa kana damuwa da damuwar dan uwanka idan ma wani shugaba ne ya kasance kana damuwa da al'umarka walau al'uma ne na yankin ka al'uma ne na jahar ka al'uma ne na ƙasarka baki ɗaya ya kasance kana damuwa da damuwarsu ka kasance jagora na gari wa al'uma yayin da kaga wani ɗan uwanka ya shiga damuwa ya kasance kaima ka nuna wannan damuwarsa ya dameka ka tayashi wannan damuwa sannan ka nuna mashi kai ma kana cikin wannan damuwa idan kaga wani ya shiga walau dan uwanka ne walau maƙucin ka ne walau aboki ne na wurin aikin ka wato wanda kuke aiki tare abokin hulɗa ya kasance inya shiga farin ciki ko ya samu wani cigaba na rayuwa yana murna ya kasance kaima ka tayashi wannan farin ciki ka tayashi murna ka gwada masa cewa kaima kana bayansa kana tayashi farin ciki akan wannan mukami daya samu ko akan wannan matsayi daya samu ko akan wani alkhairi daya samu na rayuwa ka kasance anasan mutane su kance jagorori wa al'uma ka kasance abun koyi ga al'uma yayin da zaka kasance kana damuwa da damuwan wani kana damuwa da baƙin cikinsa in farin ciki ne ka tayashi in baƙin ciki yazo nan ma ka tayashi ba a zallam ya tsi ya tsin mutane kaɗai ba ko jagorori ne da muke dasu ba ma'ana ko da gwamna ne ana da buƙatan yaji wato tausayin wato talakawansa wa inda suke jahansa ya tabbatar da cewa in suna cikin damuwa ya damu da damuwarsu yayain da suka kawo ƙuke na ko suna cikin yunwa ko talauci ya kasance ya gwada damuwarsa ya janyo musu abubuwan yi wanda zai samar musu wato da hanyoyin samu wanda zai kawar da wannan yunwa da kuma talauci ko da a shugaba ne na ƙasa baki ɗaya anasan idan wato al'umar ƙasarsa suka shiga damuwa ko na yunwa ko talauci ya kasance ya tallafa ya fito da tsare tsare da dai samar musu da hanyoyin samu da aiyukan yi wanda zasu ci abinci zasu cigaba da rayuwarsu yana da kyau a tsakanin al'umama baki ɗaya ya kasance ana jinkai ana jin tausayin ƴan'uwa ta yanda damuwar wani zai dameka in yana cikin farin ciki kana farin cikin in yana baƙin ciki kaima kana baƙin ciki nagode

Barka da war haka a wannan faifai an gwado mana ne wato yadda yara suka haɗu suke shagalin wato biki na murna na duniya baki ɗaya a wannan shagali wato an gwado mana taro na wato mutane wato futattun mawaƙa kala daban-daban wanda kowa yafito ya baje wato iya basirar sa a wannan biki ko ince a wannan ƙawataccen biki da ake yinsa kamar yadda muka sani akanyi amfani wato da kiɗa-kiɗe wato na ganguna da wasan ni kala daban-daban yayinda yara suka taru wato dama yakan janyo irin wannan taro na shagalin biki yakan janyo wato haɗin kan yara izuwa tun suna yaransu har izuwa girmansu yakan janyo haɗin kan yara na ƙasa da ƙasa baki ɗaya don taron biki ne wato na al-ummar na yaron wato duniya baki ɗaya yayin da suke gwado farin cikin su suke murna suke wassan ni suke tsalle-tsalle da kuma rawa kamar yadda muka sani dama su yara wato suna da son abun da ze janyo masu ko kuma ince abunda ze sasu nishaɗi nishaɗi a wurin yara yakan temaka masu wajen wato tafiyar da ƙwaƙwalwarsu kuma yakan temaka masu wajen daɗa ƙarin samun lafiya a jikin su shiyasa dayawan lokuta akan yi taro wato na yara na nishaɗi wanda zasu haɗu su wato gwada farin cikin su suyi wasan ni kala daban-daban a tsakanin su wanda ze janyo masu farin ciki ze kuma janyo masu wato asalin haɗin kai kamar yadda muka sani a duk wurin taro inda aka gayacci yara ko aka tari yara akan tanadar masu wato abun da zai daɗa nishaɗantar dasu bayan wassani za'a tanaji wato yadda za'ayi masu wato kiɗe-kiɗe wanda zasu iya waƙa suyi rawa su gwada farincikin su a wannan taro na shagalin biki ma ba'abar wato mawaƙa a baya da makiɗa a baya ba suma sun fito sun gwada bajintar su yayin da wato fomuli wannan mawaki ne shahararre wanda yafito yayi kiɗan sa yayi waƙar sa yaran ma sukayi waƙa suga gwada farin cikin su sukayi rawa sukayi tsalle-tsalle na farin ciki bayanshi akwai wato mawaƙi na gaba makiɗi na gaba wanda zuri ne agot shima ya fito yayi nashi kalan kiɗan yayi waka yara sunyi rawa sun gwada farin ciki a wannan taro taro ne daya ƙunshi wato yara maza da mata wanda irin wannan taro na duniya yakan jawo haɗin kai kuma yana da muhimmaci ga al-umma baki ɗaya nagode

Barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana wato yanayin yanda ake shagali ne na biki kamar yanda muka sani a kowani shagali na biki akan gayyaci wato mawaƙa kala daban-daban akan gayyaci wato mawaƙa wa'inda za su zo su nishaɗantar da wannan wuri su kuma ƙawatar da wannan wuri na taron shagalin biki da ake yi kamar yadda muka gani ko kuma in ce kamar yadda muka sani shi shagalin biki akanyi taro ne wanda ya ƙunshi maza da mata kamar yadda muka gani an haɗu wato maza da mata wanin mata ne da miji wato ma'aurata kenan wanin saurayii ne da budurwa yanda ka taru wato aka fito aka gwada farin-ciki yayinda aka ƙawatar da wannan wuri aka ƙayatar da shi akayi masa wato kwalliya na bajinta yadda kana gani zaka gane cewa wannan wuri wuri ne na shagali na biki yayinda aka ƙawatar da wurin aka yi kuma ƙoƙarin wato samo manyan mawaƙa da kuma makiɗa wanda suke busa na sarewa da kuma kiɗa na ganga da dai sauransu wanda za su nishaɗantar da wa'innan mutane da suka je wurin taro na shagali kamar yanda muka sani a kowani taro na shagali akan tanadar wa mutane da abincin da za su ci da ruwan da za su sha da abubuwa ruwa kama daga ruwa na sha izuwa ruwa na na wato lemu da ake sha na kwalba da dai sauran kaye-kaye na ciye-ciye wanda zai sa a gwada farin-ciki na wannan shagali to a wannan taro ma ba a bar wato wannan biki na shagali a baya ba shima an gayyaci mutane da dama wato ƴan'uwa da abokan arziki baya ga ƴan'uwa da abokan arziki da ma al'uma baki-ɗaya yayinda aka gayyaci mutane daga gabas da yamma kudu da arewa aka gayyaci mutane da dama a cikin wannan taro an gwado mana wato babban mawaƙi na farko da ya fara gudanar da bukukuwansa shagalin wato bikinsa yanda ya gwado wato ya nishaɗantar da mutane wato kaman jesu wato shegun Johnson ya fito ya yi kiɗa yayi waƙarsa yanda aka haɗu akayi rawa aka gwada farin-ciki a wannan waƙarsa yayinda aka ta yi liƙi na kuɗi aka mammanna wato ma wa'inda ke rawa a wannan wuri na shagali baya ga shi akwai Timi Agbaje wato Timi Agbaje an gwadar wato ya gwado da kiɗansa? da da waƙarsa yanda mutane sukayi rawa nanma akayi rawa aka gwada murna akayi shagali akwai na gaba wanda wato? Bakare shima ya fito yayi kiɗansa yayi wato waƙa aka yi rawa aka gwada nishaɗi a wannan taro na shagali na gode.

Barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana ne yanayin yanda ake wato ado da kwalliya da kuma yanayin yanda ake ɗinkuna da kuma wato yanda ake harɗe-haɗe na kayayyakin da ake wannan ato ado da kwalliya da su kama daga yanda ake haɗa sarƙa da ƴankunne yanda ake haɗa jakka da kuma yanda ake haɗa wato riga da kuma yanda ake haɗa wanduna duka wa'innan kaye-kaye kaye-kaye ne da ake wato ado da kwalliya da su kamar yanda muka sani ado da kwalliya abu ne da yake da matukar mahimmanci a tsakanin mutane musamman ma mata amma har da mazan ma ba a barsu a baya ba kamar yanda muke gani yanda ake haɗe-haɗen wato riguna da kuma wando yanda zai bada ma'ana ya kuma yi kyau har a yi ado da shi yanda za ayi wato zane a jikin wando ko in ce a jikin yadi na wando wanda za a shata layi yayinda aka yi amfani da almakashi aka yanka layin da aka shata sai ka aga ya bada wani kala ya bada wato wani yanayi da zai sa wannan wado yayi kyau ya fitar wacce ta saka wannan wando ta yi kyau ta ƙawatar da mutane haka ma riga an gwado mana yanayin yanda ake haɗashi wanda idan aka yi amafani da wata shaida na zane za a iya cire wani wuri a jikin rigan sai ka ga rigan ya bada ma'ana ya fitar da wani tsari wanda zai ƙawatar da rigar yayinda aka sa sai ka ga rigar ya yi kyau a jikin mutum a jikin mace ko a jikin mutum namiji duk za ka ga tsare-tsaren irin wa'innan ɗinkuna wa'innan tsarin yankin kaya zaka ga sun yi kyau jiki mutum baya ga wa'innan tsare-tsare na kaya da ake dasu wanda ake sa su an gwado mana yanda wtao ake haɗa jakakkuna da yayin yanda ake bada wani zane a jikin jakka yayin da jakan zai fito ya yi kyau yanda idan akayi kwalliya aka sa kaya aka ɗau wannan jaka aka ɗaura sai ka ga ya bada ma'ana ya fitar da mace ya ƙawatar fitan ya ƙawatar da mutane baya ga yanda ake haɗa jaka an gwado mana yanda ake haɗa wato sarka da ƴankunne yayinda za a yi amfani da wasu igiyoyi na lilo da kuma sauran kayayyakin aiki da ake da su wajen haɗa sarƙa yayinda da aka haɗa wannan sarƙa ya haɗu akan yi amfani da shi a haɗa ƴankunne yayinda idan aka tashi shiga akayi ɗan wannan wando da akayi aka haɗa da rigarsa aka ɗau jaka da aka haɗa aka nimi wato wannan sarka da ƴankunne aka sa sai ka ga an fito an yi kyau sai ka ga an fito an ƙawatar da mutane wato an ja hanjalin mutane wannan kwalliya zakaga ya fito yayi kyau sosai na gode.

barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana wato wasu aikace aikace ne wanda zasu zasu saka wato farin ciki bayan ka dawo daga gurin aiki misali akwai aikace aikace da dama da zakayi wa inda zasu saka farin ciki bayan dawowa daga gurin aiki wannan ya danganta daga yanayin wanda kake so ka fara wato bayan dawowa daga gurin aiki zaka iya ka dafa abinci dafa abinci wani aiki ne da zai iya wato janyo maka farin ciki da nishadi bayan ka dafa abinci zaka iya zama kaci wannan abinci baya da wannan aiki da zaka yi bayan da na dawo daga gurin aiki da zai saka nishadi akwai wasu aikace aikace da zaka iya yi acikin gidan ka ma'ana zaka iya wanke bayi idan ka wanke bayi wannan ma aiki ne da bayan ka tashi agurin aiki zaka iya yin sa wanda zai saka wato wato nishadi ya saka ka motsa jinin jikin ka kaji dadi kuma a ranka baya ga nan akwai wato zaka iya koda a makotane zaka iya ka dan fita ka shiga makota yayin da zaka zauna ka dan tattauna hira dasu wannan ma zai iya saka wato nisahadi bayan da wowan ka da gurin aiki sannan akwai inda akwai wato taro da aka gayyace ka na wato biki ko wani abu makamancin haka bayan ka dawo daga gurin aiki zaka iya fita kaje gurin wannan taro ka jeka wannan ma zai iya wato saka nishadi nishadi zai kuma iya faranta maka rai da wannan aiki ne da zakayi ka dan jijjiga jikin ka baya ga nan inka dawo aikin da zakayi yasaka nishadi zaka iya ziyarar gurin nishadin kansa inda za'a fito ayi wato wassani baya ga wasanni za'a wato kalle-kalle da dai sauran su har a samo mawaka da su fito suyi waka ko kuma asamo masu fikira wanda zasu fito suyi wato abun ban dariya su fadi labarin ban dariya ayi wasa ayi dariya ayi nishadi baya ga nan ma akwai ayyuka da zaka iya yi a gidanka bayan ka dawo daga gurin aiki da zai saka farin ciki zaka iya wato shara shara ma zaka iya yinsa daidai wanda ba sai ya gajiyar da kaiba wanda zai saka cikin nishadi baya ga nan ma in ka gama zaka iya zama wato kayi kallo zaka iya kunna talebijin kayi kallo a ciki bayan dawo warka da ga gurin aiki wa innan aikace aikace da suke sa mutane farin ciki bayan dawowa daga gurin aiki yana da matukar muhimmanci da rayuwar mutum nagode

Braka da war haka! A wannan faifayian gwado mana ne, wato, rayuwa irin na ma'aurata. Kamar yadda muka sani aure abu ne da yake da matuƙar muhimmanci a tsakanin al'umma. Yayin da aka samu, wato ma'aurata ana son ya kasance suna cikin nishaɗi, suna cikin farin ciki a kodayaushe Yanayin rayuwarsu ya zamana yanayin rayuwa ne birgewa, yanayin rayuwa ne na ban-sha'awa. Kamar yadda muka sani, aure abu ne da yake da matuƙar muhimmanci ga jama'a. Aure abu ne da yake da matukar tasiri ga jama'a. Shi ya sa ake son a kodayaushe a samu soyayya da ƙaunar juna a tsakanin ma'aurata. Ya kasance miji yana son matarsa; matar ma tana son mijinta. Kuma ya kasance akwai taimakekeniya a tsakaninsu. Yayin da wani daga cikinsu ya shiga damuwa ya kasance ɗan'uwansa ma ya shiga damuwa Yayin da wani ya shiga farin ciki, ya kasance shi ma ya shiga farin ciki. Akwai taimakekeniya da ake so na juna a tsakanin ma'aurata. Yayin da ake so ya kasance suna wasanni. Wato magidanci ya kasance yakan iya zama ya yi wasa da iyalinsa, walau a cikin gida, walau a wajen gida. Ya kasance yakan fita da iyalinsa su je wurare na shakatawa wanda za su je su yi wasanni ya sa su farin ciki. Rayuwar ma'aurata rayuwa ne da yake, wato, da matuƙar muhimmanci Rayuwa ne da yake da tasiri ga al'umma baki ɗaya Shi ya sa ake so a kodayaushe ya kasance shi magidanci jagora ne a cikin gidansa. Ita kuwa mata ya kasance tana biyayya wato wa mijinta, maigidanta ke nan--ya kasance tana yi masa ladabi da biyayya. Shi kuma ya kasance yana jin ƙanta, yana tausayinta ya kasance kuma ta zame masa wato abokiyar wasa, abokiyar wato hidima da dai sauransu. Yayin da suka gama aikace-aikace ko wasu abubuwa na gida yana da kyau su ware lokaci na wasanni, walau wasanni a cikin gida, walau wasanni a fita wurin shaƙatawa yanda za a je a ga abubuwa na ban-dariya abubuwa na ban-nishaɗi, abubuwa da zai wato faranta musu rai wanda zai daɗa jawo zaman lafiya da kuma ɗaurewa a tsakaninsu wanda auren za ka ga an samu zaman lafiya, ya kawo musu kuma cigaba na rayuwa a tsakaninsu. Zaman lafiya a tsakanin ma'aurata da nuna soyayya da kulawa da wasanni abu ne da yake da matuƙar muhimmanci. Na goda.

Barka da war haka a wannan faifai an gwado mana wato yadda mace take wato gudanar da rayuwarta da yamma ko kuma ince da daddare bayan dawowarta daga wurin aiki kamar yadda muka sani bayan dawowa daga wurin aiki akwai wato abubuwa da zaka yi wanda zai sa ka nishaɗi wasu aikace aikace da zai saka farin ciki kamar yadda muka gani a wannan faifai an gawado mana bayan dawowanta daga wurin aiki ta kan je ta ajiye wato jakar ta a ɗaki bayan ta ajiye ta kan futo ta wanke hannun ta bayan ta wanke hannu ta kan wuce taje madafa wato abinda mu ke nufi da madafa a nan wato wuri ne na wato girke girke baya ga girke girke a kan gwado yanda kafin ta fara aiki a wannan madafa ta kan wanke hannu bayan ta wanke hannu zata ɗau wato abinda ake kira da kayan miya yayin da za ta sarrafa kayan miya ta kan ɗora abincin kan sa gudan abincin wato shinkafa kenan yayin da ta dafa shinkafan ta za ta haɗa kayan miyan da sinadarai da ake amfani da su a cikin miya tai wato soya miyan ta bayan ta soya miyanta za ta zuba a kan abinci bayan ta sa a kan abinci za ta koma taje ta goge wato kujera da kuma teburi da za ta zauna ta ci wannan abinci bayan ta gama da wannan aiki ta kan zauna ta ci wannan abinci cin wannan abinci zai jawo mata jin daɗi da kuma hutu a rayuwarta bayan tasowanta daga wurin aiki baya ga wannan aiki da takeyi na wato abinci na cikin gidan da daddare bayan ta dawo daga wurin aiki ta kan wato zama wanin akan gwado tana haɗa watau ganyen shayi wanda shima ya kan taimaka bayan ka ci abinci ka sha shi baya ga ganyen shayi wato ta kan zo ta zauna bayan ta zauna a kujera ta kan yi amfani da na'urarta mai ƙwaƙwalwa yayin da za ta yi wato kallace kallace a ciki wani lokacin za ai amfani da wato wasu sinadarai wato na na'ura mai ƙwaƙwalwa ba ko talbijin wajen kallo ta kan yi kallace kallace wanda zai sa ta nishaɗi zai sa ta farin ciki bayan dawowanta daga wurin aiki akwai ayyuka da take yi wanda muka gani wanda ya kan janyo mata wato farin ciki a wannan dare nagode

Barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana ne wato yadda kyaky kyawan alaƙa yake wanda ze wato taɓa zuciya ze sanyaya zuciya wato na masoya kamar yadda muka sani kyakykyawan alaƙa ya dan ganta daga yanayi wato yadda kuke misali koda kaman saurayi ne da budurwa yayin da za kuga cewa inda kyakykyawan alaƙa zakuga cewa abun yafaranta wa, wa yafaranta ryai sannan yafaranta wa wasu ryai yayin da zakuga cewa wasu idan sukaga yanayi alaƙar su zakuga cewa abun ya taɓasu alaƙa kyakykyawan alaƙa yanada matuƙar mahimmanci yanada matuƙar tasiri a tsakanin masoya musamman wato koda saurayi da budurwa ne ko kuma ace mata da muji duka akwai kyakykyawan alaƙa wato wanda yake tsakani wanda wato yake sanyaya zuciya kamar misali idan ma aka ɗau ɓan gare ɗaya aka ɗau ɓangaran saurayi da budurwa zakuga cewa yayi da suke cikin soyayya suke ƙaunar junansu ze kasance suna wasanni tare suna ƙaunar juna sannan kuma suna tema keke niya da tausayin juna kamar yadda muka sani alaƙa da ze sanyaya zuciya na masoya wato ya danganta daga yanayi irin rayuwan da sukeyi yanayin yadda su ke gudanar da rayuwan su ze kasance abune na banburgewa wato abun burgewa ne kuma abun ban shi awa ne abundama idan wasu suka gani zasu so suyi koyi dashi shi yasa sau dayawan lokuta zakuga cewa a inda aka samu wato masoya guda biyu walau saurayi da budurwa walau mata da muci zakuga cewa ansamu kyakykyawan alaƙa sannan wanda ze jawo hankali wato ya birge al'umma haka dama akeda buƙata yayin da za kuga cewa zasu iya fita aje wato wuraran da su shafi wajan shaƙatawa aje ahuta ai wasanni kala daban daban idan ma yakama wurare wato irin manyan kan tika da ake siyayya ne za aje ai siyayyan tare za gudanar da rayuwa wato mai ɗaurewa za a gudanar da rayuwa mai inganci rayuwar da wato ze ɗaure wanda ba a fatan rabuwa acikin sa zasu kasance cikin farin ciki cikin nishaɗi cikin wasanni idan ma matane da muji haka zasu kasance cikin farin ciki cikin nishaɗi dasu wato ma ana da matan da mijin da kuma ɗansu ze kasance suna wasanni a tsakani suna wato rayuwa wanda za suji daɗin rayuwan su yanda kowa ze samu lokaci ish she na wato abokin zaman sa wannan yakan jawo musu farin ciki acikin zukatan masoya sannan yaka jawo hankalin wasu ma wato yanda zasu birgesu nagode

Barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana ne wato ire-iren gidaje da muke da su sannan da wasu wato sassa ko in ce yanki ko ɓari na jikin gidaje da muke da su kamar yadda muka sani ne gidaje sun kasu ne kashi-kashi yayin da akwai gida me kamar wato mota akwai gidan da ake yin sa wanda yake kama da mota yayin da za'ai wannan gida gida ne daya ƙunshi duk wasu abubuwa da ake amfani da su a cikin gidaje na yau da kullun akan yi shine kamar mota kuma akan iya wato a tuƙa a riƙa tafiya da shi baya ga wannan akwai wato gidan sarauta gidan sarauta gida ne da ake gina shi wato ake masa tsari irin na masarauta wato gidan da ake ce masa ko kuma in ce gidan da ake kiran sa da fada mafiya yawan lokuta akan yi wato dogon bene ne na wato gidan sarauta yayin da za'a ƙawatar da gaban gidan wanda ze tabbatar wa mutane da cewa wannan gida, gida ne na sarauta baya ga gidan sarauta akwai wato gida da ake yi a cikin ruwa ire-iren waƴannan gidaje akan yi su ne wato wanin ma da bulo wani lokaci akan yi su da katako ya danganta daga irin yanayin ginin da aka yi a cikin wannan ruwa baya ga nan akwai wato gidan da ake yin sa da yadi gidan da ake yin sa da yadi akan yi amfani ne wato da ƙarafu yayin da za'a sa yadi a kewaye wannan gida wato wani lokacin akan yi shi a wato guraren ƴan gudun hijira in aka tashi saman musu wato wurin kwana akan musu irin waƴannan gidaje na yaƙi bayan ga nan wato akwai wato gida wato katako akan yi gini wato na katako ai gida ai duk wasu sassa da aka sani na gida wato ai amfani da katako wajen gina wannan gida baya ga wannan akwai wato gidan da ake kira da gidan sama gidan sama wato gida ne da yake da hawa biyu baya ga nan akan gina gida wanda ba hawa biyu bane za'ai manya-manyan gidaje wato katafaren gidaje wanda ze ƙawatar a wato ire-iren ginin akan same su ne a manya-manyan birane wanin akan yi shi yai hawa uku wanin ma hawa huɗu ya danganta baya ga wannan akwai gidaje da ake yin su a ƙasa wato wanda ake yin su komai a cikin sa baya ga nan akwai gida na bukka wato gidan bukka gida ne da ake yin sa ginin laka sannan akan yi sa a kewaye sannan ai masa rufi irin na jinka, rufin jinka rufi da ake yin sa da ciyayi baya gana nan wato akwai sassa-sassa na gidaje kaman kicin akan yi shi madafa kenan sannan akan yi bayi banɗaki kenan sannan akan yi wato ɗaki na kwana da dai sauran su, na gode.

barkada war haka wnnan a a wannan faifai an gwado mana wato ire iren maƙotane da muke dasu yayinda wato ake duka mutun ko kuma ince yayinda akedukan yaro akwai wato ma ƙotanda idan yaro yayi laifi ko suka ga ana dukan yaro ko ana duka zasu wato zo ta karɓe shi ma'ana zasu zosu bada baki zasu zosu bada hakuki a bar dukan wannan yaro akwai kuma baya ga wannan akwai ma ƙotanda yayin da aka kama yaro ana dukan sa wato zasu zone su din ƙa wato daɗa azzama abun da rinƙa zuga abun wannin ma sukan zosu suce misali ai na ganshi ma in ana dukansa ne akan koya fita yawo da dai sauransu zasu zo fara ƙara wato ƙaimi dan aduke shi su dada kara gishiri acikin maganan dan aduke shi su fara wai na gan shi nima ai aguri kaza nayi kaza su daɗa zugawa sabida adaɗa dukan wannan yarin baya ga irin wannan makota da muke dasu akwai kuma maƙotanda idan aka tashi ana dukan yaro su ƴan baruwan mune ma'ana da ƴan baruwan mu subabu ruwansu aciki bara suzo suce ayi ha ƙuri ba bara su suyi magana ba bara su kula ba barasu nuna damuwa da dukan ko ba rashin damuwansu da damuwansu baza su nuna ba su ƴan ko oho wato sune ma ƙan da ake kira ƴan baruwan mu bayaga irin waƴannan wato maƙota yan ba ruwan mu akwai ma ƙota nagaba wanda suma za'a ɗauka ayi bayani akan su maɗota nagaba sune waƴanda yayinda kama yaro sukaji ana dukansa amadadin su zo su shiga su anshe shi a hannun wanda ke dukan sa maman sace sai suja wato su tsaya kokuma su maƙe eu maƙale suna leƙe suns gulma suna gulmace gulmace na ana dukan wannan yaron bazasu iya fitowa suje subada haƙuri akan cewa abar dukan yaron ba kuma bazasu iya wato komawa suje sunatsu agida jen su suyi shiru dabakinsu ba a'a zasu tsayane suna leƙe suna gulma akan wannan duka da akeyi wa wannan yaron nagode

Barka da warhaka a wannan faifai an gwado mana ne yadda wato giya yake narkewa a jikin mutum ba kamar yadda sauran abinci yake narkewa ba ne sannan akwai banbanci a tsakanin narkewan wato giya a jikin ɗan namiji da jikin a mace a wannan wato faifai anyi mana bayani ne dalla-dalla bayani daki-daki wato da ya shafi wato shan giya kamar yadda muka sani giya wato abune wato da idan aka sha shi yake wato shiga cikin wato daga bakin mutum yakan sa bakin mutum yai fari yakan sa harshen mutum yai fari sannan yakan wuce ne cikin ƙaramin hanji yayin da bai samu abinci ba da zai wato narke ya wuce a wannan wuri ba yakan tsaya a wannan ƙaramin hanji yayin da kuma mutum wanda zai sha giya ya ci abinci yakan wato taimaka wato wajen wato wucewar wannan giya, sannan giya abu ne wanda yake bi wato jinin jikin wato mutum. Bayan bin kamar yadda akai bayani yana banbantan yakan taɓa ƙwaƙwalwan mutum yakan taɓa ƙwaƙwalwar mazan ma wani lokaci sannan yakan taɓa ƙwaƙwalwar mata amma mafiya yawan lokaci ya fi taɓa ƙwaƙwalwar mata kamar yadda muka sani ne banbancin da yake

A wannan fai-fai, an gwado mana ne, wato yanda ake aikace-aikace, na cikin gida. Kamar yadda muka san, ayyuka da suke cikin gida, ayyuka ne da suke da yawa, kuma ayyuka ne da suke da muhimmanci sosai. Musamman wato yanayin tsaftace wato muhalli. Kamar yadda muka sani, a ko wani gida yana da kyau idan gari ya waye, wato aka tashi bayan an tashi anyi wanka, anyi anci abinci, wato an karya kenan, akwai aikace-aikace da za a fara dasu, na cikin gida. Musamman wato, kamar farkon fari za a iya wato shara, shara ba iya na cikin gida kaɗai ba, hadda ma haraban gida za ai, tsafta abu ne da yake janyo lafiya a jikin mutum, abu ne da yake janyo lafiya a gida baki ɗaya. Yayin da a kai shara, za a kawar da du wani datti na cikin gida. Baya ga shara, in akayi aka gama, wato akwai ayyuka da dama, kamar su wato, za a iya cewa za ai gyaran ɗaki. Yayin da inda aka tashi a bacci, an burkita wato kan gadon, an burkice shi, za ai masa wato gyara, ai masa shimfiɗi, a gyara shi, a ajiye wato fulallin da aka yi bacci a kan su, nan ma agyara kan gado, in aka gama gyara wato da tsaftace kan gado, za a je wato inda ake zama, wato ɗakin zama kenan, wanda za a iya cewa za ai shara nan ma a wannan ɗaki, za a gyara kujeru, za a kakkaɓe ƙuran da yake kai, sannan za a goggoge talabijin, a goggoge duk wasu kayayyaki da suke wannan ɗaki na wurin zama. Baya ga nan, aka gama wannan tsaftar, akwai aikin gida na gaba, wanda za a iya wucewa, a ce a je banɗaki. Kamar banɗaki, wuri ne da ya kamata a tsaftace shi, wuri ne da yake da buƙatar a tsaftace shi, don ka re wato kai ma, daga kamuwa daga wasu cututtuka. Yayin da za a je ai amfani da ruwa, da kuma wato wasu sinadarai da zasu wato wanke bayin, a wanke bayin da shi, sannan ai amfani da soso da da'a wanke bayin, sannan a saka masa wato wani abu da zai iya sa shi ƙamshi. Baya ga bayi, in aka gama tsaftace muhallin bayi, akwai wato ainihin madafa, wanda za a ce za a iya zuwa aje ai aikin abunci, baya ga aikin abinci, za a tsaftace wannna madafa. Nagode.

Barka da war haka! A wannan faifayi, an gwado mana ne wato yanda mata take gudanar wato da rayuwarta kafin ta fita wurin aiki. Kamar yadda muka sani ne, kawai wato abubuwa na aikace-aikace da dai sauransu wanda mace za ta iya yi a gida kafin ta yi shirye-shirye ta kuma fita wurin aikinta. Yayin da muka gani wato da farko an gwado yanda take tashi wato da ƙarfe shida na safiya. Wato tashi da safiya abu ne da yake da matuƙar muhimmanci ka tashi da wuri. Sabida ka gudanar da abubuwa da za ka yi wannan safiyan ka gudanar da ayyuka da za ka yi a wannan safiya kafin fita wurin aikinka. Kamar yadda muke gani, bayan ta tashi wato a bacci, takan, wato za a yi wato wanke baki. Bayan an wanke baki, za a zo a yi wanka Bayan an yi wanka, za a zauna wato a yi kwalliya Kamar yadda ake wato kwalliya na shiri ya kasu kashi daban-daban, ya danganta daga yanda za ka yi. Baya ga nan, takan wato tafi madafa, ta je ta haɗa wato ganyen wato shayi. Ganyen shayi abu ne da yake taimakawa yayin da aka sha da safe. Baya ga ganyen shayi, bayan ta sha, takan koma ta je wato ta dafa abinci ko kuma in ce takan koma ta je ta yi girkin abinci. Wani lokacin, wato takan yi abincin ta ci kuma takan yi abin sha ta sha Bayan ta haɗa waƴannan, takan haɗa wato jakkakunanta wanda za ta fita wurin aiki da shi wanda a wannan jaka, takan yi amfani wato da ɗayan jakan takan yi amfani da shi ta sa na'ura mai ƙwaƙwalwa wanda idan ta je zai taimaka mata a wurin aikinta, watakila nata wato ɗauki abu ta yi ajiyansa a cikin na'uranta mai ƙwaƙalwa Shi ya sa idan za ta fita wurin aiki, takan ɗauki jaka guda biyu yayin za ta saka ɗaya na'ura mai ƙwaƙwalwa a ciki ɗayan kuma wato takan yi guzuri na abin da za ta sha koda a hanya ne bayan ta fita. Sannan fita wurin aiki da wuri yana da matuƙar muhimmanci kamar yanda aka gwado, sammako take yi wajen fita wurin aikinta yayi da takan fita ne da wuri, wanin ma bata tsayawa ta gama cin wato abin da ta girka. Takan ɗauki abin sha ta sa a cikin jaka, wanda koda a hanya ne tana cikin tafiya za ta iya wato ɗaukan wannan abin shan ta sha kafin ta isa

Barka da warhaka! a wannan faifai an wato bayani ne akan yanayin wato samun ka yanayin kuma yanda wato lafiyarka yake tafiya kamar yanda muka sanni ne shi neman kuɗi abune da yake da matukar mahimmanci sabida sai da kuɗi wato kayi abubuwa na rayuwa da dama neman kuɗi da neman ilimi mahimman abubuwa ne da ya kamata ace an kula dasu kamar wato neman abubuwa kamar neman aiki kar kace zaka wato zauna ba tare da ka tashi ka nemu abun yi ba neman abun yi abune da yake da matukar mahimmanci walau sana'a na hannu imma baka samu ba ko baka iya sana'a na hannu ba in kayi karatu zaka iya wato neman aiki in ka dace ka samu ka fara wannan aiki baya ga nan in kuma baka samu aiki, ka iya sana'an hannu za kai sana'a hannu sabida ka samu wato kuɗaɗen shigowa wanda zaka iya ci da kan ka in kana da iyali kaci dasu baya ga iyali zaka iya taimakon ƴan uwa zaka iya taimakon al'ummar jahar ka in ka bunƙasa ka cigaba zaka iya taimakon al'ummar kasar ka ma baki ɗaya da wannan sana'a da kake yi na hannu baya ga nan baya ga nan akwai wato fanni na ilimi ilimi ma abune da yake da matukar mahimmanci abune da yake matuƙar tasiri acikin al'umma shiyasa ake da buƙatan a tura yara su je makaranta su samo ilimi yayin da zasu iya taimakon kansu zasu iya taimakon iyayensu zasu iya taimakon al'umar jaharsu zasu iya taimakon al'umar ƙasar su ma baki ɗaya wato shi lafiya wato samu ya kan ƙara lafiya wa mutane yayin da zaka ga wani lokacin idan mutum wato baida shi ko ya shiga wani hali na talauci na rashin kuɗi da dai sauran su sai kaga ya kamu da wasu wato cututtuka daban-daban wato akwai tunani da zai riƙa yawan yi wanda tinani yakan jawo cututtuka daban kamar su hawan jini da dai sauran su baya ga nan wasun kuma zaka ga sun riga da wato sun nemi kuɗin sun samu bayan sun nemi kuɗin sun samu za'a gwado su ne wato suna a mai ba mai neman kuɗi gashi sun samu kuɗi sai ka ga kuma sun kamu da wasu cututtuka na daban wanda ba'a da buƙata wato, irin wa'innan cututtuka akan samesu ne kamar su wato ciwon shuga da dai sauran su baya ga irin waɗannan cututtuka akan wato same su da yawan damuwa wato da suke fama dashi a rayuwarsu Nagode!

Barka da war haka a wan nan fai-fai an kwado mana ne wato lokaci yadda wata take bayani akan lokaci na farko wato da uba ya fadi a dakin haihuwa yayin da ya ga wato abokinyarsa take wato kokari kokuma ince take nakuda na haihuwa kamar yadda muka sani nakuda abune da ake wato fama yadda wato mata suke shan zafi da azaba kafin fitan wato jariri ko kuma ince kafin fitan wato da yayin da wan nan wato mata take nakuda an kahota ne wato asibiti bayan an kahota asibiti an kai ta dadi ne na haihuwa wanda shi wan nan uba bai taba shiga dakin haihuwa ba yayin da ya je yaga yadda ya ke fama yadda take shan wahala da kuma yadda aka kwado da wato malaman jinya yadda take kokarin take kokarin ta taimakamata taimako irin wadda ake taimakwa mata kafin su haihu wato take kokarin, taimaka mata yadda za ta samu karfi a jikin ta ta haihu ba tare da an samu wani matsalaba yayin da shi kuma wan nan uba yake a gefe, yake kanlon yinkuri da fama da irin huya da wan nan wato abokiyarsa take fama da shi yayin da kan kace wani abu, bayan tayi kokari ta hinkuro ta haihu shi kuma ganin yadda ta sha wahala ganin yadda ake wahala wato cikin haihuwa ya yanke jikin sa ya fadi a gurin yayin da wan nan firgicine wato ya razanar dashi ya fadi bayan faduwar sa, shima anyi kokari an ceto sa bayan an ceto rayuwar sa ita wan nan mata da take nakudan haihuwa wan da zaa iya cewa kawarsu ce ta haihu cikin koshin lafiya yayin da suka fito da ita da wato jaririnta ko kuma in ce da ita da danta suka fito cikin koshin koshinn lafiya kaman yadda muka sani wato maaikatan jinya maaikata ne da suke taimakon al'umma ma'aikata ne da suke kokarin su ga cewa an haihu lafiya uwa ta fito lafiya, jariri ma an fito da shi lafiya shi isa a kowan ne lokaci in akatashi wato nakuda na haihuwa akeda bukatan kokari a tafi asibiti tun kafin abu ya zo ya gagara a gida, baa da bukatan a zo, a haihu a gida wani matsala ya zo ya faru wan da zai haifar da cutittika daban daban wanda ba a da bukata na gode

Barka da warhaka a wannan faifai an mana bayani ne na yanayin wato ilimi da ake koyan sa a makarantu ko ince ilimi da ake koyan sa a makaranta da kuma ilimi na rayuwa wato ilimi da ake koyan sa a makarantu ilimi ne da za'a je wato a karanci abu ko kuma ai ai ƙwarewa akan wani abu guda wanda ake da wato buri a ce an karanta kamar yadda muka sani ilimi abu ne da yake da matuƙar mahimmanci ilimi abu ne da yake da tasiri a tsakanin al'umma yayin da al'umma suka zauna babu ilimi zaka ga ana abubuwa waƴanda basu dace ba sabida babu ilimi a kan su shi yasa ake da buƙatan ai ƙoƙari tun wato yara suna ƙananun su suna lokacin da yakamata su fara karatu a kai su makaranta su je suyi karatu bayan sun je sun yi karatu na matakin da suke ƙanana yayin da su ka taso a kai su izuwa manyan makarantu su je suyi karatu bayan sun yi wannan karatu wannan ze iya taimaka musu wajen neman abin yi karatu ma yana taimakawa wajen neman wato aikin yi yayin da suka samu abin yi zasu iya taimakon kan su zasu iya taimakon iyalan su idan masu iyali ne, zasu iya taimakon ƴaƴan su zasu iya taimakon iyayen su zasu iya taimakon al'ummar jahar su zasu iya taimakon al'ummar ƙasar su ma bakiɗaya dan taimako na kowa ne kamar yadda muka sani ba ilimi na wato makarantu sune kaɗai ilimi da muke da su ba akwai ilimi da za'a koye shi wanda ba'a makaranta bane, akwai ilimin da a gida ma za'a koya akwai ilimin da za'a koye shi ne a layin unguwa akwai ilimin da zaka je wato wurin wani ne wanda ya ke da sani akan wannan abu ya koya maka, wanda ilimin be shafi wai se a makaranta ne za'a aje a koya maka shi ba, misali akwai wato ilimi na sana'a wanda sana'a ne na hannu wanda za'a koya maka yanda zaka yi kai wannan sana'a idan kayi wannan ilimi ne ka samu wanda ba wai ka je makaranta ne ka je kai karatu ka samu wannan ilimi ba akan samu wani wanda yake koya wa matasa sana'a wato yanda zasu yi aiki suyi amfani da hannun su su ƙirƙiri wani abu wanda zasu iya saidawa wanda zai kawo musu kuɗin shiga ba tare da wato sun je makaranta ba ilimi yana da matuƙar mahimmanci ilimi abu ne da yakamata a neme shi da ilimin gida da ilimin makaranta duka ilimi ne da yakamata a ce an koye su, na gode.

barka da warhaka a wannan faifai an mana bayani ne akan ire-iren gwamnati da muke dasu yayinda wato yanayi wato mulki da kuma shugabanci yanda wato ake yinsa, da ire, da kuma ire-iren yanda ake wato yinsa kamar yadda muka sani ne shekara da shekaru da suka wuce akanyi wato gwamnati akanyi mulki na gwamnati kala daban-daban kamar yadda a wasu wato wurare akan yi mulki ne wato na wato i mulki na watomutane kaɗan wanda zasu fito su zabi shugaba amma wannan mulki akan yi su ne wato a wasu yankunan ko ince a wasu wato ƙasashe yayinda wasu ƙasan kuma akan yi wato mulki ne muli na dimokraɗɗiyya mulkin dimokraɗɗiyya abinda ake nufi a nan shine mulki na ƴanci mulki da mutane na wato wannan asa gaba ɗaya zasu yi ƙoƙari waƴanda suka cancanci wato su fito suyi zaɓe kaman daga shekara goma sha takwas i zuwa sama zasu fita su zaɓi gwaninsu ko kuma ince zasu fita su zaɓi ra'ayinsu yayinda akai wannan wato ƙuri'a kowa zai fito ne da katin zaɓensa yayinda za'a fidda rana aje ai kuri'a wato a jefa wannan kati ka dangwala ka zaɓi wanda kake so ka zaɓi wanda kake gani zai jagoranceka ya kawo ci gaba a ƙasarka baki ɗaya yayinda akai wannan akai wannan zaɓe akan zo a ƙirga wannan ƙidaya da ake a ƙirga wato ƙuri'u da aka shi zai tabbatar da wa jama'ar ƙasa da cewa ga wanda wato ƙuri'unsa suka fi yawa sukafi yawa yayinda aka fidda wanda kuru'unsa sukafi yawa shi za'a ɗaukii wannan mulki a bashi sabida shine mafi rinjayen jama'a damu ko kuma ince shine mafi rinjayen wanda mutanen wannan ƙasa suka zaɓa yayinda akanbi wato waƴanda sukafi yawa ne a ɗora shugaban da suka zaɓa wanda idan aka ɗora shine zai zama shugaban ƙasa na wannan ƙasa yayinda kuma sauran da basu wato kuru'unsu baikai nasu ba zasuy haƙuri da wato faɗuwa da suka yi na wannan zaɓe wato zaɓe kenan da ake nufi na dimokraɗɗiyya nagode

barka da warhaka a wannan faifayi an gwado mana ne yanda wato Ubangiji ya bada damar da za'ayi wasu abubuwa daban daban kamar yanda muka sani wato akwai lokacinda wato idan kashiga wani hali na damuwa da dai sauransu yayinda zaka samu dama wato karoki wato Ubangijinka yanda zaka rokeshi akan wato damuwa da kake ciki kanada dama kas ka ka ka roka kafadi duk damuwanka daya dameka yayin da kake neman wato agaji ko kuma ince kake neman tallafi wato awurin Ubangijinka akwai damammaki sosai wato da aka bamu na rokan wato Ubangiji akwai dama wato na idan kanada bukata wata kila wani cigaba ne na rayuwa kake da bukata kamar wato kana neman abun yi ko ince kana neman aikin yi zaka iya tsayawa ka roki Ubangijinka akan cewa ya sam( ye ya) ya tallafa maka wajan wato samu wannan aiki bama iya aiki kadaiba idan da wani wato abu na rayuwa da kakeda bukata koda ilimi ne zaka iya tsayawa karoki Ubangijinka akan cewa ya taimaka maka wajanda zaka samu wannan ilimi baya ga ilimi ma wato koda wani abu ne ya taso maka wanda na farin ciki ne zaka iya rokon Ubangijinka kay kuma masa godiya na wato abu dakasamu na farin ciki ka nuna farin cikinka nasamun wannan abu kuma koda ace wani abu ne na bakin ciki ya taso maka ko na damuwa kayi rashi walau rashi ne na kudi rashi ne na wani muhimman wani abu arayuwanka nanma bazaka zauna kayita tunani kana damuwa ba a'a zaka tashi kayi hubbasa at ka wato roki Ubangiji akan wannan rashi dakayi dan ka manta da damuwan wannan rashi dakayi idan rashi ne kuma na kudi bazaka zauna bane kawai zaka tashi ka nema bayan ka tashi ka nema zakabi ka hada wato da rokon Ubangijinka akan cewa wato ya tallafa maka wurin yanda zakayi kasamu wato kudaden da zakayi amfani dasu ka gudanar da rayuwarka na yau da kullum kamar yadda muka sani rokan Ubangiji abu ne dayakeda taimako abu ne daze taimaka maka yasa maka kaimi ka dada dagewa kuma kayi fatan samun abunda ka roka nagode

Barka da warhaka! a wannan faifai an mana bayani ne akan yanda ma'aikatan gwamnati suke wato gwaja farin cikin su da kuma wato jin ɗadi akan yanayin wato biyan kuɗaɗe na aikinsu da ake musu a bisa adalci kamar yanda muka sanni ma'aikata sukan wato yi aiki wanda za'a biya su a ƙarshen wata sannan akwai wato ma'aikatu da dama wa'inda ya kunshi ɓangarori daban-daban yayin da a ko wane ɓangare suna gwaja cewa wannan wato albashi da ake basu a gefen ɓangaren su yayi musu ammusu ƙoƙari kuma suna wato samun ƙaruwa da kuma jin daɗi akan wannan albashi da ake basu yayin da wato ake hira da wasu ma'aikata wa'inda suka banbanta daga ma'aikatu daban-daban kama daga ma'aiakatan ilimi zuwa ma'aikatan shara'a da dai sauran ma'aikatu wa ƴanda muke dasu mahimmai yayin da akai hira da ko wanne daga cikin su a bisa hiran da akayi ko wanne daga cikin su yayi bayani akan cewa albashin da ake basu yayi musu daidai kuma an kyautata musu an wato inganta yayin biya da ake yi musu kamar yanda muka sanni ko wace ma'aikata da tsara-tsare da kuma yanayin yanda ake biyan su ko wace ma'aikata da yanayin albashin ta wato albashi yana banbanta na ma'aikatu daban-daban yayin da ko wanne daga cikin su yayi bayanin tsari da yanayin rabe-raben da akeyi na biyan ma'aikatun yayi musu wannan wato murna da kuma farin ciki da suke yi harma akai hira da wata wanda take bayani cewa da a baya kafun ta samu wato aiki na gwamnati tayi aiki wato da kamfani mai zaman kansa wanda a wannan kamfani datai aiki tana aiki ne ana biyanta wato albashi amma daga baya sai tazo ta bar wato wannan ma'aikata tazo ta samu aiki na gwamnati ta koma ma'aikata a ƙarƙashin gwamnati yayin da take bada jawabi akan cewa yanayin yanda ake biyanta a can wato baya inda taje tai aiki na kamfani mai zaman kansa wanda tazo take yin na gwamnati yafu mata wanda tai a baya na kamfani mai zaman kansa wato sun gwada cewa aiki da sukeyi na gwamnati aiki ne da ake biyan su albashi wato a busa daidai kuma a busa tsari wanda yanayin tsarin biyan yayi musu Nagode!

Barka da warhaka. A wannan fai-fai an gwado mana cewa, wato farin ciki shine wato ka taimaki wato ƴan uwanka, ka taimaki wa'inda ma ba ƴan uwanka ba. Ma'ana: taimako yana da kyau, taimako yana da matuƙar muhimmanci a tsakanin al'umma. Kamar yadda muka sani ne, yayin da wato kake da taimako, ko da shugaba ne, zaka zamo wato zakaran gwajin dafi, ma'ana: taimako yana da kyau, wajan yanda za'a ganka ai misali da kai, ai kwatance da kai, a kuma yaba maka. Wannan ya kan jawo, wato in ma shugaba ne ya zamto shugaba nagari. Yayin da yake taimakon al'ummar sa, al'ummar yankin sa, da ma na ƙasar sa baki ɗaya. Taimako abu ne da yake da matuƙar mahimmanci, kuma taimako a yayin da kayi shi, zaka tsinci kanka a cikin farin ciki. Yayin da wani yazo bai da abincin da zai ci, yana damuwa, yana cikin yunwa, kai kuma kana dashi, ka ɗauki wannan abinci ka ba shi, ko ka ɗauki kuɗi ka bashi, don yaje ya saya wannan abinci, ka taimake shi. Bayan ka taimake shi, abun zai sa shi cikin farin ciki, sannan kaima da kayi wannan taimako abun zaka ji daɗi a ranka, taimakon zai janyo maka farin ciki. Baya ga nan, akwai taimako wato kala daban-daban. Yayin da ka wani wato yana so ko yayi karatu, ko da yaro ne bai da hali, ko iyayen sa basu da hali, kai taimako ka ɗau kuɗi ka bashi, ko ka ɗauke shi ka sa shi a wannan makaranta, ka taimake sa, ka taimaki rayuwar sa, dan baka san mai zai zo ya zamo a gaba ba. Taimako abu ne da yake da matuƙar mahimmanci, taimako abu ne da yake da tasiri a tsakanin al'umma. Taimako abu ne da ya kamata ayi koyi dashi, wato a duk inda a tsinci kai. Taimako ba wai lallai sai wa yara kaɗai ba, zaka iya taimakon yara, zaka iya taimakon manya, zaka iya taimakon du wani wanda yake da buƙata, walau naƙasashshe, walau wanda yake da lafiya. Sannan taimako ba a iya mutane kaɗai ya tsaya ba, har ma da taimakon dabbobi. Yayin da ko da kare ne ka gani, yana neman taimako na abunci, yana san yaci abunci, idan kai kana da abincin nan, ka ɗauka ka bama wannan dabban ya samu ya ci, nan ma ka taimake shi, wannan taimakon zai sa shi farin ciki, kai ma taimakon da kayi zai sa ka a farin ciki. Shi yasa a ko da yaushe a ke son a rika wato koyi da hali masu kyau, ko kuma in ce halayya masu kyau, na taimaka wa al'umma, na taimaka wa jama'a. Yayin da kaga wani ya shiga wani hali, ka ɗau wani abu da kake dashi ka taimaka masa, ba zai manta da kai ba, ba zai manta da alkhairin da kayi masa ba, sannan ba zai manta da taimakon da kai masa ba. Dan haka taimako abu ne da yake da matuƙar tasiri, a tsakanin al'umma, abu ne da yake saka farin ciki a zukatan wa'inda suka yi, da kuma wa'inda a kayi musu. Nagode.

Barka da warhaka! a wannan faifai an mana bayani ne akan halayya na tsafta kamar yanda muka sanni tsafta abune da yake da matuƙar muhimmanci wato abune da yake da janyo wato lafiya a jikin ɗan adam da ma wato a wurare daban-daban kamar yanda muka sanni tsafta ba iya na jiki bane kaɗai tsafta dana muhalli baki ɗaya kamar yadda aka gwado mana wato an gwado yanda ake tsaftace-tsaftace yanda mace take tsafta tsaftace acikin gidanta musali da zamu iya fara kawowa shi ne kaman tsaftan cikin gida wato ana da buƙatan yayin da mace ta tashi ta tsaftace wato cikin gidanta kama daga kan wato gyara wato na inda ta kwanta wato gadon da ta kwanta zata gyara shi bayan tayi gyara wato na ɗaki da take kwana akwai gyara wato na wato ɗaki da kujeru yake da talabijin yake yanda wato suke zama sui kallo zata je tai shara a wannan wuri bayan tai shara zata kakkaɓe kujeru wato da da su zauna akai, bayan ta kakkaɓe zata iya wato goge-goge ta samu tsumma da zata goge talabujin ta goge wato teburin da zasu ci abinci da dai sauran su baya ga wa'innan ayyuka na tsafta da zata yi su zata iya komawa wato banɗaki yanda zata je ta wanke wannan banɗaki ta tsaftace shi baya ga tsaftace banɗaki in tayi wato ta gama ta wanke banɗakin ta ya kasance yana cikin tsafta zata iya sa masa wato sinadari da ƙamshi zai riƙa fitowa a wannan bayi bayan ta gama wannan shima aiki ne na tsafta zata iya komawa wato farfajiya wato tsakar gida kenan nan ma zata share shi sabida tsafta a ko ina abune da yake da mahimmanci inka tsaftace ciki ka tsaftace waje zata tsaftace tsakar gidanta ta share ta kuma kwashe wannan shara baya ga nan zata iya komawa ma dafa wato inda zatai girki nan ma ana da buƙatan tsafta a jikinsa yayin da zatai wato wanke-wanke na kwanuka da kuma wato goge-goge na kan teburin da yake cikin kicin za'a goggoge komai bayan anyi wanke-wanke an a'ajiye za'a goggoge tebura da suke kicin cikin kicin cikin madafa wanda za'a share wato ƙasan madafan shima ya kasance an tsaftace shi kafin ai girki akai wato kafun a dafa abuncin da za'a ci ko kuma a dafa ruwan shayin da za'a sha shi tsafta abune da yake da matukar mahimmanci abune da yake janyo lafiya a jikin mutane Nagode!

barka da warhaka a wannan faifai an mana bayani ne a kan hanyoyin da zaka bi ka kauce wa wato abin da za'a maido maka dashi ko kuma ince abunda za'a dawo maka dashi da nufin cewa wannan abun beyi ba ma'ana wannan abun beyiba ko kuma baka yishi wato a daidai ba ko kuma ince baka yishi abusa kan tsari ba da ya kamata ba kamar yadda muka sani hanyoyi suna nan da yawa kamar ka rubuta wato ko da jarabawa ne yayinda ka bada amsa aka wato dawo maka dashi ko kuma aka rubuta maka cewa wannan ansan ba daidai bane ka tabbatar da cewa wato amsar daidai ne ka tabbatar da amsar da zaka bayar daidai ne sabida gujewa wato dawo wa maka da wannan abu wato akwai kuma kauce wa um damuwa yayinda kai abu aka dawo maka dashi ko kuma ince kaga ka rubuta abu aka tambayeka wannan abun haka ne ka tabbatar da cewa amsar ka daidai ne ko kuma kaga an dawo maka dashi wato ze iya saka a cikin damuwa wanda a yanda muka sani damuwa wato abune da shima yake da wato taɓa tunanin mutum yayinda mutum ya shiga damuwa na wato wani abu da aka dawo masa dashi ko kuma aka gwada masa cewa wannan abun ya yishine ba daidai ba yakan sashi a cikin damuwa ko ince a cikin tashin hankali wanda damuwannna idan yai yawa yakan jawo wasu cututtuka daban daban kamar su hawan jini da dai sauransu wani lokacin ma damuwa yakan taɓawa mutum wato ƙwaƙwalwar kansa yayin da zega wani abun yana yinshi ba daidai ba ko kuma wani abun ze ringa yinshi kamar bashi yake yiba wato wannan ze gwada cewa wannan damuwa ya taɓa masa ƙwaƙwalwa shi yasa a duk lokacin da kayi abu aka dawo maka dashi ya saka a damuwa karka bar wannan damuwar a ranka ko kuma ince karka bar wannan damuwan a gaban ka ka tabbatar da cewa ka janyo wato abunda zesa ka farin ciki ka mance da wannan damuwa kaci gaba da wato rayuwanka a yanda ya kamata kaci gaba da ƙoƙarin wato samar wa kanka da yanda zaka yi kamar yadda muka sani samar wa kai da yadda zaka yi shine gurin faranta wa kanka da sama wa kanka abun yi da ze janyo farin ciki kamar su kalle kalle na talabijin da dai sauransu na gode

barka da war haka a wannan faifai an mana bayani ne akan wato yanda ake zanga zanga kamar yadda muka sani zanga zanga ya ɗauko asali ne ya ɗauko tarihi tun a shekarun baya wanda har a yanzu ana nan ana kan gudanarwa idan buƙatar sa ya taso kamar yadda muka sani ne shi zanga zanga akan yi shi ne a lokuta daban daban musamman a yayin da akayi wa mutane wani alƙawari wanda ake da buƙatar a ciki shi yayin da aka zo ba aa cika wannan alƙawari ba ma'ana ko kuma in ce misali kamar koda a jaha ce koda a ƙaramar hukuma ce wato wani babba ya fito yayi alƙawari wanda yake jagorantar su na cewa zai musu abu kaza zai musu abu kaza kafiin nan a zabe shi bayan an zabe shi ya zo bai yi wannan abun a ƙaramar hukumar ba zaka ga mutanen wannan yankin sunada 'yanci sunada dama da zasu fito suyi zanga zanga su nuna rashin amincewar su akan wannan alƙawari da aka musu wanda ba a cika musu shi ba yayin da zakaga mafiya yawan su suna dauke wato da alluna ko kuma in ce da wasu tutoci wanda ke dauke da rubutu a jikin sa na kan cewa su basu yarda da wannan alƙawari da aka musu wanda ba'a cika ba suna gwada cewa a cika musu alƙawarin su da aka musu haka ma koda a jaha ce za'a samu koda akwai gwannan da yayi alƙawari ma 'yan wato jahar sa zai musu abu kaza zai musu abu kaza ko kuma ya mai da abu kaza naira kaza wato an ƙara sannan kuma ƙarin nan ba'a saka shi a cikin wato tsari na biya aka biya su ba yayin da zaka ga an hada wato zanga zanga taro na jama'a wanda ya ƙunshi maza da mata wanda zasu fita kan hanya suna nuna alhini na rashin alƙawari da ba a cika musu ba yayin da zasu daga wato wata tuta da rubutu a jiki wanin alluna ne da manyan takaddu wanda za'a yi rubutu a jiki wanda ya ƙushi buƙatun su wanda suke so a biya musu baya ga wato jaha ma akwai zanga zanga da ake yi na ƙasa baki daya yayin da shugaban ƙasa yayi alƙawarin zai yi wani abu wanda zai janyo cigaba wa al'umar sa ko yayi ƙari na kudi na albashi wa al'umar sa yayin da aka zo aka ga ba a saka wannan ƙarin a bisa tsarin da ake biya zakaga an gaiyaci wato mutane sunyi ƙoƙarin fitowa zanga zanga yayin da zasu yi tafiya akan hanya suna dauke da alluna da kuma tutoci da yake gwada rubutun cewa basu yadda da wato abinda akayi musu ba ko kuma ga ƙudirori da suke da buƙata ayi musu nagode

Barka da warhaka a wana faifai anmana bayani nai akan yanda wato abota ko ƙawanci ya kan taɓa wato ƙwaƙwalwa na mutum kamar yadda muka sani sauda yawa wato yara da ma manya wasun tunsuna yara akanye abokai wallau abokai na layin unguwa wato wainda koka taso ko ince wainda aka taso a unguwa ɗaya dasu zaka samu Akwai wasu sa'ani ko kuma wainda su ka ɗan girme mutum ne wasu na kasa dashi zaka samu sun kulla abota baya ga abota na layin unguwa akwai abota na wato makaranta inda ake zuwa aji a dauko ilimi wato a makaranta kena akwai abota da akeyi na cikin aji wanda acikin yaran aji ne zaka samu wasu sun haɗa wato abota hakama in ma macece zaka samu akwai wainda a layin unguwa ne suka taso tare ko kuma suke tasowa tare wallau shekarun su daidai wallau sun dan girmeta wani kuma akan yi ƙawance ne a makaranta yanda wato ake zuwa dako ilimi wato a ajinsu zaka samu ko a ajin bayan su ko ajin gaban su tayi wasu ƙawaye wanda suke gudanar da wasu wasanni na daban wato tare baya ga abokai na gida da na makaranta wani abokai akanyi abota a wurin wato koyan sana'a wani za'a tura wato yarane koyan sana'a yanda zasuji suyi abokai a wana gurin koyan sana'a, zaka samu akwai wainda dama suke wana koyan sana'a yayinda yaro yaji ya same su zasu hadu su kulla abota Baya ga wana abota akan yi abota a wurare daban-daban, yara da kuma ma manya wane akan jine wato ko agurin biki, taro, ko awurin suna akan haɗu yara sukan haɗu su kulla wato abota yayinda in suka kulla abota zasu saba daga wana wuri, amman mafiya yawan lokuta anfu samun abota ko ƙawanci a tsakanin yaran unguwa ko kuma asakani wato an aji a makaranta yayinda zaka ga yana taɓa ƙwaƙwalwan su wani zaka ga sunfi tayaya wato abota ko ƙawanci yake taɓa ƙwaƙwalwan mutum, wato misalin da za'a bayar ana shine; yanayin yadda yaro ko yarinya ko kuma aci yaro yake bada lokacinsa wajin hira da abokansa a waji wajan hira da abokansa da yawan mu'amala dasu haka yanda yarinya take bada wato lokacin ta wajan hira da ƙawayenta a wsje zaka sun bada lokacine fiye da lokacin da iyayensu zasu samu baza su bada lokacin wa iyayensu kaman yanda zasu bada lokaci wa abokansu ko ƙawayensu ba wana yakan janyo wato ya taɓa ƙwaƙwal nayaro nagode

barka da warhaka a wanan fai fai a mana bayyani akan yanda nishadantarwa yake da amfani yanda nishadantarwa yake da wato matukar muhimmanchi nishadantarwa abune dayake da wato muhimmanchi a tsakanin aluma missali da zamu iya kawo wa anan shine yayinda wato mutum ya shiga wani hali na tashin hankali wato ko na damuwa kamar yanda muka sani damuwa yakan janwo wa mutum wato illa a jikin sa yayin da mutum ya shiga damuwa ya bari damuwa a rai sa yakan jenwo musu cutar kamar su hawan jini da daidai sauransu wani lokacin ma indan damuwa yayin ma mutum yawa zaka gan yena abubuwa kamar mai tabin ƙwaƙwalwa kamar hankalin sa ba dai dai ba kama ya bukatan ko kuma ince kama ya tabo yayinda wato ya shiga wanan hali na tashin hankali ko na damuwa wato na shaditariwa abune da yake da mantuƙar muhimmanchi na shadantarwa abune da yake da kawar wa mtum da damuwa ko kuma mutum da tunani yake gabban sa yayin da mtum ya shiga damuwa ya je wuri na nisha yi musalia su na da yauwa kamar wato zuwa wuri aiki wato akwwai mutane da suke da basira wato wuri nafikira wanda ko wannai zai fito ya bada wato labari na abun da bai bada dariya yenda kowa zaiyi dariya sanan aji farinciki ai wasa ayi dariya a wanana wuri zuwa irin waina wurarai yenada matuƙar muhimmanchi na nishadantarwa wajen karowar mutane toh damuwar dayake kaban su bayyan danama idan ka shiga damuwa ko tunani kana san hutu ka samu nisha'i nishadantarwa abune dayake da mutuƙar muhimmanchi yayin da koda baka fitar ba zaka iya wato inka nada television zaka kuna kai yi kalai kalai na fiyna fiyna a ciki wanda zai yi nishadantarwa dake ya fadakar da ke ya zaka a cikin farinciki harma ye mantar dake wanan damuwa da kake ciki shine shadai kaka iya bawa kanka kuma kaka iya wato nema in da za baka yayin dadamuwa taso maka ka kwar da wannan damuwa a gaban ka kar ka sa abun a rai ka tai ina kasa wannan abu a rai ka zai iya cutar da kai zai iya cutar da lafiya ka yayin da nishadi yake da muhimmanchi akwo da wani irin lokachi dick lokacin da ka ga kana da damuwa ko kuma kana yauwa tsanin wani abu yana yauwa zuwa maka yana da kyau kaje wurin da zaka samu nishadi wato wannan wuraria da ake zuwa ata kira a fada abun dariya za iya kura maka da damuwa wannan wurare da ake taro da ake wato tara wa ayi abubuwa da dai sanya mutane cikin farin ciki zai sanye nishadi tafiyar da matukar muhimmanchi sanya nishadi da aluma nagode.-

Barka da warkaha a wannan faifai an gwadon mana ne yanayin wato mu'amalar ka yadda zai sanya maka wato ko kuma in ce yadda zai ƙaro maka lafiya a jikin ka kamar yadda muka sani lafiya abune da yake da matuƙar mahimmanci lafiya abune da yake da matuƙar tasiri lafiya ba wai lafiyar na sai ka kwanta gaka nan aga baka da lafiya sai an kai ka asibiti ka samu lafiya ba A'a akwai yanayi da yake zuwa ma mutum na yadda zai samu ƙarin lafiya a jikin sa misali kamar cin abinci yayin da mutum ya zauna bai ci abinci ba ya kan janyo masa naƙasu ya kan janyo masa wani lokacin ma rashin lafiya rashin cin abinci ya kan janyowa mutum damuwa kala daban-daban yayin da mutum ya zauna da yinwa zaka ga cewa har hanjin sa ma takan iya samun wato matsala wani lokacin har akai ga zuwa asibiti wajan neman magani da za'a samar masa da lafiya a dalilin rashin cin wwannan abincin cin abinci abine da yake ƙarawa mutum lafiya ko da kuma yana da lafiya in kana da lafiya ka zauna baka ci ba zaka iya zamowa marar lafiya amma in baka ma da lafiya ana so daman kaci abinci kafin inda magani kasha wannan maganin zai fi maka aikin a jikin ka a yayin da kaci abinci. Baya ga cin abinci ana san wato yanayin yawan ƙawaye ko mu'amala da abokai ya kasance ta taƙaita su wannan ma yaka kawo wato lafiya a jikin ɗan adam yanayin rayuwar sa na yau da kullin baya ga nan akwai yanayin sutura wato yanayin kayan da mutum zai saka kayan sawa ma ka sami kaya mai inganci ka saka a jikin ka wannan zai baka farin ciki wannan zai baka wato ƙarin lafiya a jikin ka, lafiya ya kunshi yanayi wato abubuwan da kake amfani dasu nan ma ya kasance tsaftatattu ne wa'yan da zasu iya ƙara maka wato ƙarfi zasu iya ƙara maka ƙaumi a jikin ka shiyasa yake da kyau ko da yaushe ka riga mu'amala da abubuwan da zasu janyo maka lafiya a jikin ka baya ga wa'yan nan abubuwa da zasu janyo maka lafiya a jikin ka, ya kasance kana kula da kanka kula da kai wanda ba sai wani yace maka yi kaza zakayi ba, duk abinda kasan zakayi ya kawo maka lafiya a jikin ka kai ƙoƙari na ganin cewa kayi wannan abun dan zai iya wato janyo maka ci gaba a rayuwar ka bama lafiya kaɗai ba dole ne kai ƙoƙarin ka tashi ka nemawa kanka bayan ka newa kanka, ka samarwa kanka abincin da zaka ci wanda zai ƙara maka lafiya, ka samarwa kanka suturar da zaka saka wanda zai ƙara maka lafiya da dai sauransu. Nagode

barka da warhaka a wannan faifai ammana bayanine akan yanda zaka ka zamo yadda za'a zamo shugaba nagari kamar yadda mukasani a kowace kungiya ko a kowace wato yanayi ko awace jaha ko wacce kasa akan samu wato shugaba a duk inda wato a kasamu shugaba yaya ake so a sami shugaba nagari yayinda shugaba nagari ana so wato yazamo wato shugaba nagari ana so ya zamo mai wato dabi'u da hallayya masu kyau wanda za'a yi koyi da su wato kamar kana temakon wadan da suke kusa da kai wadanda wato suke karkashinka ya kasance kana temakon su wannan zai tabbatar wa mutane cewa kai shugaba na gari ne sannan akwai jiƙai ma'ana tausayawa na ƙasa da kai yayinda wasu suke ƙarƙashinka ya kasance kana tausayinsu ka dinga ƙoƙarin wato sasu akan hanya da zai jawo musu cigaba a rayuwan su yayin da idan ka ga suna abunda ba daidai ba zaka iya musu hani da wannan abun idan kaga suna abun da daidai ne zaka iya kara musu ƙarfin gwuiwa ka ƙara musu ƙaimi na ganin cewa sun jajirce sun yi wannan abu shugaba ana son ya zamo ko da yaushe shine abun kokayo ga al'umma wato duk abubuwa da zaiyi ya kasance yana abubuwa nagari kama daga kan yayin ayyukansa ya kasance yana aiki ne nagari wanda idan akayi aka yi koyi da shi nan ma za'a samu cigaba a tsakanin al'umma a koda yaushe ana bukatar shugaba nagari ya kasance yana wato temakon na ƙasa da shi wa lau ƙungiya ne shugabansu walau shugaba ne na jiha walau na kasa ne ana da bukatar ya jajirce ya tsaya ya temaki talakawansa ya temaki mabiyansa da suke kasa da shi yayinda suke wato neman temako na rashin abun yi ko na rashin abinci da dai sauransu ko na rashin abunyi ya kasance shi wannan shugaba ya ji kansu yaji tausayin su yazo ya dube su yaji koken su sannan kuma ya bi hanyoyi da zai tallafa musu ko kuma ince ya bi hanyoyi da zai temaka musu a kowani irin yanayi ko a kowani lokaci ana da bukatar a samu shugaba shugaba nagari dan samun shugaba nagari shi yakan janyo cigaban al'umma ya janyo cigaba cigaban al'ummar kasa baki daya nagode

Barka da warhaka a wannan faifai an man bayani ne akan yanda za a zamo wato iyaye nagari kamar yanda muka sani iyaye nagari wato suna da matuƙar tasiri da mahimmanci wato ga ƴaƴayansu abinda kae nufi a nan iyaye na gari basune wa'inda sukafi bada wato kuɗi da sauransu wa ƴaƴansu ba bada yawan kuɗi wa yara ba shine wai zai sa iyaye su zamo iyaye nagari ba a'a yanayin yanda zaka iyaye zasu tsaya su kula da ƴaƴansu shine zai gwada cewa wa'innan iyaye nagari ne iyaye nagari wato ƴaƴa ba wai suna da buƙatan abunda iyaye za su faɗa ba ne a'a suna amfani ne da ayyuka da kuma abinda iyayen suke yi a aikace shi yaro ba wai ko kuma in ce su yara ba wai suna buƙatan a diga ɗaukan kuɗi koyaushe ana basu ba ne a'a suna buƙatan loaci ne na iyayensu ya kasance iyaye sun samu lokaci na ƴaƴansu wanda za su zauna da su su kula wato da duk yanayin ɗabi'unsu yanayi tarbiyyansu yanayin yanda za su wato kula da rayuwarsu yanayin yanda za su su ta wasanni da su wato yara suna da buƙatan su samu isasshen ko kuma in ce isasshen lokaci na iyayensu ma'ana abunda ake nufi da iaye a nan iyaye guda biyu iyaye mace da kuma namiji wato uwa da kuma uba dukkansu yara suna da buƙatan cewa sun samu lokacinsu iyaye nagari sune wa'inda za su ɗauki lokacinsu su bawa ƴaƴansu sannan z asu rika abubuwan da ƴaƴan za su gani nagari mai kyau wanda za su yi koyi da shi dan yara su suna amfani ne da abinda suka gani ba abinda aka gaya musu ba abinda ka gaya wa yaro ka gaya masa ya ji amma abinda ka yi yaro ya gani shine zai saka a cikin ƙwaƙwalwarsa har yayi amfani da shi shiyasa ake son a koda-yaushe a samu iyaye na gari a'inda za su ja ƴaƴa a jikinsu yanda ko makarantane sukaje suka dawo za'a duba littattafansu a tabbatar da cewa iyaye za su tabbatar da cewa sun je sun yi wannan karatu sannan za su duba wato su ga in da ayyukan gida da aka basu su yi musu wannan aiki su kuma koya musu ya kasance sun je an basu maki kuma sun bi sun iya wannan aiki baya ga nan ana san iyaye nagari ya kasance sun samu lokaci da zasu zauna da ƴaƴansu su ji kokensu su ji damuwowinsu sannan su bada lokaci wanda za su fita wasanni da ƴaƴansu yayinda za suyi wasanni su basu isasshen lokaci yara za su ji daɗi a rayuwarsu shiyasa ake son a koda-yaushe a samu iyaye nagari nagode

Barka da warhaka a wannan faifai an mana bayani ne a kan yanda za mu ƙawar da babu wato a cikin rayuwarmu. Babu abu ne da muka sani wanda yake sanya mutum wani lokaci a cikin damuwa Ko in ce yakan sanya mutum a cikin ruɗani da kuma tashin hankali babu walau babu na rashin wato Kuɗi ne ko babu na wani rashi ne da aka maka wanda zai sanya ka a cikin wato takaici ko kuma ya sanya ka a cikin ɓacin rai. Idan babu ne na rashi wanda ya sanya ka acikin ɓacin rai ana da buƙatar ka manta da wannan rashi da aka maka yayin da za sa abun da za kai a gaba a rayuwarka wanda zai janyo maka farin ciki ka ci gaba da rayuwa kamar yadda kake yi a kodayaushe kafin wannan babu na rashi ya same ka. Ana da buƙata ka kawar da damuwar babu a gabanka. yayin da za ka janyo abubuwan da za su sa ka farin ciki Abubuwan da za su saka nisaɗi ka ci gaba da rayuwa kamar damuwa ba ta taɓa damunka ba. Sannan idan babu ne na rashin wato kuɗi. shi ma nan. Ba wai zama za kai ka ce don ba ka da shi ba za ka tashi ka nema ba. A'a ka tashi ka nema walau sana'a na hannu akwai ƙwadago kala dabam-daban da za kai. sannan babun da kai a baya ya kasance ka tashi ka yi huɓɓasa ka nema ka kuma manta da wannan babin a rayuwarka babu kar ka zauna ka sakankance ka ce wai kai tunda babu a babun za ka dawwama a'a za ka ta shi ka nema kuma in ma ranka ne ya ɓaci yana da kyau ka war da wannan ɓacin rai a gabanka ka samar da kanka farin ciki yanda za ka ci gaba da rayuwar ta yanda ko da a gaba ne za ka amfani kanka za ka amfani al'umma za ka amfani al'ummar jiharka za ka amfani ƴan uwanka da al'ummar ƙasar ka ma baki ɗaya yana da kyau ya kasance tun lokacin da babu ya zo mana mun kawar da shi mun tanadar da abubuwa da za su janyo mana farin ciki a rayuwarmu. akwai wurare da dama da zamu je ya nishaɗantar da mu ya mantar da mu abun da ya faru da mu a baya wanda ya ɓata mana rai akwai gidaje na shaƙatawa a kwai gida je na kallon wasanni da dai sauransu damuwa na babu damuwa ne da yakamata mu mance da shi a baya mu ci gaba da rayuwarmu cikin aminci muci gaba da rayuwarmu cikin salama mu san cewa rayuwarmu za ta ci gaba kuma za mu iya amfanar kanmu mu amfani al'umma ma baki ɗaya na gode.

Barka da warhaka a wannan fai-fai an mana bayani ne akan yadda ake tsare- tsare na ayyukan yi ko kuma ince kokuma ince yadda ake shire-shirye na ayyukan yi kamar yadda muka sani a kowace ma'aykata in aka daukeka ayki akwai tsare-tsare kokuma ince shirye-shirye da za ayi da za ka yi na wato wannan ayki kuma akwai tsari da yanayi da yake zuwa wannan, na wannan wato ayki ma fiya yawan lokuta yawanci akan samu yana yin zuwa wurin ayji yanda za a tsara shi ma'ana daga ranan litinin zuwa ranan wato juma'a ya danganta daga yana yin wato yadda aka daukeka kokuma ince aka baka wannan ayki idan za kayi ayki a sati q kwanaki wato yawanci a kwanaki ne guda biyar kwana biyar dinnan ya danganta daga ranan wato litinin i zuwa ranan juma'a ranaku wato zuwa wurin aykin kenan wayo akwai kuma abin da za ka lura wato kamar lokutan da za ayi wato aykin yana yin wato lokacin da za ayi a wurin ayki aykin awa nawa wato ya kama yanayin awannin da za kayi a wurin aykin wani aykin idan aka baka yana yin tsarin sa yakan zo wato daga karfe yakwas zuwa karfe biyar na yamma wani aykin kuma za ayi shi ne a karfe bakwai zuwa karfe hudu na yamma wani aykin za ayi shi ne karfe tara zuwa karfe shida na na yamma ya danganta daga yanayin wato ma'aykatan da yanayin tsare-stare na ma'aykatan ko da yanayin tsari na yanayin aykin da aka baka da kuma yana yin awannin da aykin ya zo maka da shi wato a gaba akwai yana yin wato lokacin da aka daukeka a aykin idan ayki ne da aka baka na din-din-din yana nan har i zuwa wasu shekaru da akeyi kamar shekaru talatin da biyar kana ayki zaka iya gama wannan ayki sannan akwai ayki kuma da ake dauka wanda za a baka in ayki ne na wucin gadi wato ayki ne da za ka yi shi na wani lokaci wanin yakan zo ayki ne na shekara daya sai a sallamai ka wani ayki ne aiki ne na shekara biyu sai a salla mai ka wani ayki ne da za ka rinka yin sa za a iya sallaman ka a koda yaushe ya kasance ka shirya wa'yannan kabi dokoki da ka'idoji na wannan ayki na gode

Barka da warhaka a wannan faifai an mana bayani ne akan yadda wato zamu mance ko kuma in ce zamu kawar da jarabawa na rayuwa kamar yadda muka sani rayuwa yana ɗauke da jarabawa kala daban-daban yayin da zaka ga abubuwa suna taso maka waƴanda wato baka da buƙata ko kuma waƴanda baka so ko waƴanda baka jin daɗin su wato yanayin jarabawa na rayuwa ya ƙunshi abubuwa daban-daban, ya ƙunshi abubuwa da dama walau ko da jarabawa ne na makaranta ka rubuta baka ci ba yana da kyau kar ka sa damuwa a ran ka ka ƙara kaimi ka ƙara karatu wani lokacin idan ka rubuta sai ka ga ka ci idan kuma jarabawa ne ya same ka na rayuwa na rashin kuɗi kar kace rayuwar ka ta ƙare kenan, kai ba zaka cigaba da rayuwa ba zaka sa kan ka a cikin tashin hankali da damuwa a'a duk lokacin da jarabawa na rayuwa ya same ka na rashin kuɗi ana da buƙata ka mance da wannan sannan kai ƙoƙari ka fuskanci rayuwa wanda zaka yi shi a gaba yayin da zaka yi ƙoƙarin neman abin yi walau neman aiki ne na gwamnati, neman aiki ne na masana'antu neman aiki ne na sana'ar hannu ya kasance ka sa ƙaimi ka dage sabida rayuwar da zaka yi a gaba ka bar maganan cewa yanzu baka da shi ko kuma baka da shi ɗin ya janyo maka nakasu wanda ze cire maka tunanin tashi a gaba kaje ka nema sannan idan ma wani jarabawa ne na rayuwa ya same ka na rashi ana da buƙatan ka sa hankalin ka a kan abinda zaka yi a wannan lokaci da kuma wanda zaka yi a gaba wanda ze janyo maka farin ciki ka mance da wannan rashi da kayi a baya, wannan jarabawa na rayuwa yakan samu mutun a kodayaushe yakan samu mutun a kowani irin yanayi yayin da wasu idan suka samu jarabawa na rayuwa sai kaga sun shiga tashin hankali kamar gabaɗaya duniya ta ƙare musu suna ganin basu da wani sauran amfani ko babu wani abunda zasu zo suyi a rayuwar su a gaba wanda zai jawo musu cigaba, wanda ba haka bane a duk lokacin da kaga jarabawa na rayuwa ana da buƙatan kasa ƙaimi ka ƙara dagewa, ma'ana ka zage dantse wajen cewa ka fuskanci gaba ka fuskanci rayuwan da zaka yi a gaba ka san cewa akwai abubuwa da dama da zaka yi wanda zaka cigaba da rayuwa cikin farin ciki, cikin walwala kuma cikin aminci har ka mance ko kuma in ce ya mantar da kai cewa ka taɓa ma shiga wani jarabawa na rayuwa a baya. Na gode.

Barka da warhaka! a wannan faifai an mana bayani ne akan yanayin wato shigar mutum da kuma yanayin wato da za'a ce yanayi na fitar sa wato kamar yanda muka sanni mutum yana da yanayi kala daban-daban yanda za'a iya ɗauko ai bayanin sa dalla-dalla ko kuma ince yanda za ai bayanin yanayin sa dalla-dalla kamar yanda muka sanni akanyi wato akwai mutum dogo zaka iya bayani akan cewa wannan mutumin dogo ne ko kuma akwai kuma wasu mutanen wa'inda guntaye ne zaka iya bayani akan cewa wannan guntu ne yayin da kaga mutum wato akwai yanayi na tsawan sa wanda daga gani zai baka bayanin cewa ko kuma zaka iya fahimtar zaka iya gane cewa wannan dogo ne ko kuma a'a wannan guntu ne walau mace ne ko kuma namiji wannan banbanci ne da zaka iya ganin su a zahiri zaka kuma iya ganewa kai bayani akan su sannan akwai mutane da zaka gani wa'inda ma daidaita ne madaidaici shi ne ake nufi da cewa tsaka-tsaki wanda shi ba dogo bane bara a sashi wato a lis.. safi ko kuma a layin dogayen mutane ba kuma idan ka sake dubawa zaka fahimci cewa ba guntu bane ba zaka sa shi ko ka sa ta a layin guntaye ba wannan ana iya ƙira da madaidaici madaidaici shi ne wanda yake wato a tsaka-tsaki wanda, yake tsakiyan wato dogayen mutane da kuma guntayen su sune ake sa su a layin tsaka-tsaki baya ga wa'innan tsaka-tsaki akwai wato yanayin jiki na mutum yanayin jiki ya kunshi wato yanayin tsara-tsare da yake dashi a jikinsa walau wannan mutumin ma.. namiji ne ko kuma mace akwai wato yanayin jiki da tsara-tsare da yake dashi wanin zaka ga cewa mutumi mai jiki ne sosai wato yana da ƙiba sosai wanda zaka ga ƙiban ma wani har ye masa yawa sannan akwai wani wanda zaka ga siriri ne yanayin sa bai da ƙiba wanda da kaga tsirancin ye masa yawa in ma mace ce akwai ƙatuwa wanda take da jiki ma'ana take da ƙiba akwai kuma tsiriruwa wanda bata da jiki bata da ƙiba sannan a yanayi na jiki akwai tsa-tsaki a nan ma wanda wato zaka ga cewa su ba masu ƙiba bane sosai kuma ba ramammu ba wato suna layi ne na tsaka-tsaki Nagode!

Barka da warhaka! a wannan faifai an gwado mana ne yanda wato zamu yi ƙoƙarin kawar da ɓacin rai wato ɓacin rai yakan jawowa mutum damuwa kala daban-daban kamar yadda muka sani ɓacin rai ba abu ne da yake da daɗi wa mutum ba a koda yaushe idan mutum ya shiga ɓacin rai za ka ga hankalinsa ya tashi ya janwo masa damuwa ya janyo masa wani lokacin ma rashin lafiya yanayinda kake cikin wato ɓacin rai zaka ga yana sa mutum wato fargaba fargaba kuma abu ne wanda ba a so mutum zai riƙa yawan wato ƙirjinsa zai riƙa bugawa yana damuwan ya riga da ya shige shi ya shiga ransa ya shiga zuciyarsa wanda ba a da buƙatar haka a dul lokacin da mutum ya tsinci kansa a cikin damuwa kar ya ɗauki wato damuwa ya sa a ransa yai ta fargaba da dai sauransu ana son ya maida hankali ya kwantar da hankalinsa ya sa rayuwarsa a kai yanda zai ci gaba da rayuwa ya riƙa mantawa da wato wannan damuwa da yake ciki sabida damuwa abu ne da yake da wato sa tashin hankali da zai janyowa mutum rashin lafiya da dai sauransu ana da buƙatar a koda yaushe ya kasance ana kiyaye abinda zai sa damuwa kamar yadda muka sani akan bi hanyoyi da dama wajen sa mutum a cikin nishaɗi da zai kawar masa da damuwa kamar su kalle-kalle da dai sauransu zuwa wurin nishaɗi da sauran wasu abubuwa na rayuwa idan kuwa damuwa na rashi ne ba ka da shi ya saka a damuwa za ka iya wato tashi ka nema bayan ka tashi ka nema akwai wurare da dama wa'yanda ko kuma in ce akwai ƙungiyoyi da dama na taimakon mutum wanda zai cire mutum daga damuwa ko daga tashin hankali baki ɗaya kamar akwai wasu ma'aikatu wa'yanda aka yi su sabida taimako kana iya wato neman ɗaya daga cikinsu don ganin cewa sun taimaka maka ka fita daga cikin wannan damuwa da kake ciki akwai hanyoyi da dama da kai ma da kanka za ka iya taimakawa kanka da kanka ka cire kanka a cikin damuwa idan ka bi wa'yannan hanyoyi ba ka samu ba zaka iya wato bin hanyoyi na wasu kungiyoyi da za su taimaka maka wanda za iya cireka a cikin damuwa. Na gode

Barka da warhaka a wana faifai anmana bayani nai akan wato yenda zaka gyara kuskuren ka yanda zaka shawo kan wato abinda kayi shi wanda ba daidai ba wato wato kurakuranka kenan dukan mu masu kurakuran ne kokuma ince dukan mu masu kuskure ne a yayinda ba komai ne zaka yi shi wato dari bisa ɗari ba bakomai ne zaka yi shi a rayuwa kullum kace zaka yi wanan abun kayi shi kuma dai dai ba yayin da kayi abu wanda ya kasance kuskure kayi yanada kyau ace kasamo hanyar da zakayi ka gyara wana kuskure da kayi wallau kuskure ne na rubutu na jarabawa ka rubuta baka ciba kayiyi wasu kurakurai acikin wanda ya janyo maka wato faɗuwa Wana jarabawa ana da buƙatar baka tsaya kace tunda kayi kuskure shikena kabar Wana abunba ko kace in karatune kabar wanan makaranta ba ah ah yaya zakayi ka shawo kan Wana kuskure da kayi yayin da zaka yi kokari akaro na gaba ya kasance yayinda zaka sake rubuta Wana jarabawa zaka dage ka yi karatu ka daɗa sa wato himma agaban ka saika ga kasamu a maimaicin da zakayi ka rubuta kakuma ci yada ake da bukata ako da yaushe kuskure na rayuwa yakan janyo wato wani ilimi da zaka sake ɗauka a gaba duk abinda kayi shi wato bisa kuskure kayi shi kafaɗi ba wai inda kafaɗi ka zauna kawai shikena kai ta kare maka ba a'a indan kafaɗi yakasance ka koyi wani ilimi ko wani darasi akan faduwan dakayi sana kayi kokarin yanda zakayi a gaba ka gyara Wana abun ya kasance kayi shi ya zamo daidai Wana shi ake da bukata yakasance kadaɗa kara wato ƙaimi kadaɗa kara wato ƙaimi na gani cewa ka tabbatar da cewa Wana abun kayi shi gaba da yanda zaka cigaba da rayuwar ka cikin farin ciki zaka cigaba da rayuwar ka cikin jin dadi dan shi kuskure bako da yaushe akeyinsa ba amman shi kuskure babu wanda yafe karfin yayi sa duk abinda kake yi kana gani kai kaiya kai ka kware a Wana abun dole wataran zaka ga kasamu kuskure a Wana abunda kakeyi din duk da cewa kullum kanayin sa kanayi daidai dan haka kuskure ba nakasu bane kuskure bawai wani abu bane da indan kayi shi zaka ce shi kena a'a duk lokacin da kayi kuskure kadaɗa kara himma kakara kaimi ka tabbatar da cewa kayi Wana abun daidai agaba nagode

Barka da warhaka! Wato abinda nake yi kullum wanda nake ganin yake iya janyo min wato ci gaba wato na rayuwana gaba ɗaya ko kuna in ce yake janyo min yadda zan ci gaba a rayuwana baya wuce taimako da nake yi wanda ya shafi na abinci wannan gaskiya abu ne da nake yinsa kullum kuma yakan ina wato tunanin cewa wato janyo min wani wato abinda zai sa na ci gaba wato a rayuwa kamar yadda muka sani taimako abu ne da yake da matuƙar muhimmanci abu ne da zai wato zai saka ka ci gaba a rayuwa zai saka wato rayuwarka ya kasance cewa ya ci gaba, duk da cewa ina aikace- aikace na abinda ya shafi girki shi ya sa na dubi wannan gefe nake wato taimako da shi wanda a kullum na tashi zan yi ƙoƙari na ganin cewa na yi girki kama daga kana abincin rana, kama daga kan zuwa abincin da za a da dare. To duk girkin da zan girka nakan sa a ɗau kwano, kwano ɗaya in bada ma wanda bai da shi a maƙota wanda wannan taimako ne nakan bayar sabida wato kasancewar akwai wannan abincin a nawa gidan nakan sa a kwano ɗaya in bada wanda wannan taimako ne da za ka yi shi wanda idan na yi shi nakan ji ɗaɗi kwarai da gaske nakan yi shi kullum wato kuma yakan sani yakan daɗa wato faranta min rai wanda zai jawo min kuma nakan ga ci gaba wato a cikin rayuwana yakan ja min ko kuma in ce ci gaba a cikin rayuwa wanda yawan aiki da ne ke yi na girke-girke yakan daɗa faɗaɗa min wato yanayin yadda ma nake girki dake abu ne da nake yinsa ainahin yau da kullum yanayin yadda zan yi yau, zan yi gobe, zan yi jibi abin yakan daɗa wato janyo min ci gaba a cikin rayuwa ma baki ɗaya, kuma a duk lokacin da na ɗauka na bada yakan jawo min hanyar da zan daɗa wato ainahin samu yakan jawo in samu, wato idan na badan ba wai wani rashi ne nake daɗa yi ko kuma don na bada zan daɗa komawa baya wato abubuwan nake ko don badawa da nai zai mai dani baya ba a'a yakan sa in daɗa ci gaba yakan buɗe min hanya don daɗar samu wanda indan na na ake yi zan kuma wato ainahin badawa. Na gode!